Utuzu twa sugumwe basharije bagasiga amarangi menshi cane atandukanye usanga dusakajwe amabati umuryango nawo wayo usize nayo irangi risa n'urwatsi rutoto, hariho n'ibiti biri hejuru basize irangi ryirabura bifashe ayo mabati.

Ivyatsi vyinshi cane n'ivyo vyameze impande y'ikibuga c'umupira w'amaboko Kiri imbere y'amashuri asakaje amabati eka asize n'irangi rishaka gutukura, hariko hategwako n'ivyamwa vyinshi bitandukanye imbere y'amashure.

Utuzu twa surwumwe tumaze igihe kinini cane, kuko n'isima yubakishijwe yamaze kuzanako ubucafu. Yubakishijwe amatafari, isize n'irangi hejuru ku madirisha. Tumaze gusa no kwirabura kubera maze ata suku bahakorera.

Igiti kirekire cane gifise amababi n' amashami atotahaye c' icamwa ubona yuko hageze yukwo cera. Hasi hari ivyatsi bitotahaye vyahameze bimeze nk' urwiri . Munsi yaco hateretse intebe nziza y' igiti .

Akazu ka sugumwe gacanyemwo amatara kandi gafise imiryango itatu, karacafuye cane ubona ko no hasi atasuku hakorewe kuko nakarangi basize ubona ko gasigaye Gashaka gusa n'umuhondo, hejuru hasakajwe n'amabati n'ivyuma nivyo bihubatse.

Bamwe mu banyeshure bakinira ishuri ryacu, bambaye impuzu zishaka gusa n'icatsi gitoto, bariko bakina n'abandi bana bambaye udupira twera n'amakabutura yirabura. Bahejeje gutsinda igitsindo kimwe, bari mu rukino rw'umupira w'amaboko. Abandi banyeshure bambaye imyambaro yo kw'ishuri iwacu bari hirya bariko bararorera.

Utuzu twa sugumwe dutandukanye, kuko badushizeko imiryango y'ibiti nayo nyene ubona ko iri kure na kure, yubakishijwe amatafari aturiye avanze n'isima, eka hariho n'amabati hejuru bayisakaje .

Ubwiherero bwa kijambere bumaze igihe kinini cane budakorerwa isuku. Impande yabwo hari igikombe gifise ibara rishaka gusa n'ubururu. Hasize irangi ryera ku mpande n'impande. Bufise n'idirisha ryuguruye.

Utuzu dutandukanye twa sugumwe basize amarangi iyera anayirabura bacafyeko abantu b'abagabo n'ikimenyetso yuko ubwo bwiherero canke utuzu twa sugumwe dukoreshwa n'abahungu canke abagabo dusakaje amabati hejurwa rebiti bifashe ico gisenge.

Akazu kasugumwe baciyemwo uduce dutandukanye tugizwe nimiryango yimbaho itatu karakuze cane kubera ko amarangi basize yamaze kuzako imicafu adakorerwa isuku amwe muriyo arera ayandi asa nubururu

Utuzu twa surwumwe dutandukanye, dukuze cane kubera amarangi yera, n'ayirabura canke ayashaka gusa n'ubururu bari bahasize vyamaze kuvako. Hasi hasize isima, hirya hariho inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye, eka hateye n'ivyatsi vyinshi cane n'ibiti birebire.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye isize n'irangi ryera. Bayihaye urusenge rukomeye cane rwubakishijwe ivyuma mbere basize irangi ritukura. Isakajwe amabati.

Bumwe mu banyeshuri bakunda urukino ubw' amaboko bazendukiye baja mu kibuga umwe mu bafise umupira afise ikabutura etukura abandi bambaye utupira udashaka gusa n'umuwondo bari hagati mu kibuga bariko bararyokerwa.

Akazu ka sugumwe ka kijambere kubakishijwe amatafari gasize irangigera gasakajwe n'amabati, handitseko yuko ar’ubwiherero bw’abagore e canke bwabagabo, bubimenyeshwa n'ivyandiko vyanditswe mw'ibara ryirabura.

Ikibugaha c' umukino w'umupira w'amaboko wocubakishijwe isima hasi h'irya hari ivyatsi bikikuje ico kibuga eka impande hari nzu y'igoropfa yubakishijwe amatafari igeretse gatatu k'ikimenyetso yuko ari ishuri n'i co kibuga gikenerwako n'abanyeshuri.

Batandukanye bariko barakina umupira w'amaguru umwe muri bo yambaye ikabutura ryirabura n'umupira utukura bariko bakinira ahantu mu vyatsi biremvye iryabo hari ibiti birebije bifise amashami n'amababi asan'urwazi rutoto.

Bamwe mu bana b'abigeme bakunda ubukino bw'amaboko uno munsi bazindutse mu myitozo, barikumwe na bagenzi babo b'abahungu bambaye udupira dusa n'umuhondo abandi dusa n'ubururu bari mu myimenyerezo bariko barimenyereza mu kibuga kidateyemwo ivyatsi ariko kirimwo umusenyi.

Ikibuga aciza cane cubatswe mu buryo bwa kija mbere c'umukino w'amaboko basizemwo n'akarangi ikera ni co kiri mpande y'amashuri na yo nyene iyubatse mu buryo bwa kija mbere basize amarangi atandukanye asakaje amabati ateye igomwe.

Akazu kasugume atamuryango gafise kuko wavuyeko wari uwigiti kubakishijwe amatafari aturiye avanze nisima hasi haracafuye cane ubona yuko atasuku gakorerwa gafise nibiti bisize ibara rishaka gusa nagahama

Bamwe mu banyeshure bakinira ishuri ryacu, uno munsi bagiye gutonda imbere kugira bababone. Bmabaye neza cane, bamwe bafise impuzu zirabura zivanze n'amabara yera. Bafise n'imipira y'urwo rukino rw'amaboko.

Itongo rinini cane ririmwo ivyatsi, ndetse n'ibiti vy'ivyamwa. Ku mpande, hari ikibuga kinini cane c'urukino rw'amaboko bubatse ndetse n'amazu asakaje amabati ateye igomwe cane. Ivyo vyatsi birasharije kandi birabomvye.

Utuzu twa sugumwe twinshi cane dutandukanye kubera baduhaye imiryango y'ibiti, isize n'amarangi amwe muriyo arirabura, eka asa n'ubururu, eka harimwo na yera hejuru, iyo miryango ikozwe mu biti vy'imbaho hejuru hasakaje amabati.

Ubwiherero bwa kijambere bwera iruhande yaho hari akantu agomba kugira ibara ritukura bakoresha mukwoza ubwo ubwiherero ufise idirisha rifise nikiyo eka bufise irangi ryera.

Inzu yubakishije n'amatafari aturiye isakaje n'amabati iri iruhande y'igiti c'ikigazi gifise amababi n'amashami maremare eka hasi hariho n'ivyatsi bihateye vyameze ubona ko ari urwiri.

Utuzu twa surwumwe dutandukanye, dusize amarangi y'ubururu, eka n'ayera. Hejuru hari ibiti; kandi dusakajwe n' amabati. Baracafyeko abagabo nk'ikimenyetso y'uko ubwo bwiherero bukoreshwa n'abagabo gusa.

Utuzu twasugumwe ubonayuko ari utwakera cane kuko amarangi bashizeko yamaze kuvako hamwe hari imiryango isize irangi ritukura ariko ubona yuko ikozwe muvyuma hejuru hasakajwe amabati.

Abasore ibi batatu bambaye imyambara itandukanyi, ariko bose bambaye amapandaro yirabura umwe afise agapira akera akirabura eka an'uwururu iryabo hari igiti kirekire ubona yuko ari cambwa c'umwembe gitotaye, ariko bakenama arukino urwo amaboko.

Bamwe mu bana b'abakobwa bakina urukino ubw' amaboko no musi bazindukiye mu myimenyerezo bambaye tumwe mu dupira tw'umuhondo udushaka gutukura n'amapanaro yirabura eka na yandi iyera mwigisha wabo, ariko arabasigura urukono bagomba kwitwara mu rukino.

Inzu yubakishijwe amatafari, isakajwe n'amabati, eka isize amabara atandukanye; muri yo harimwo ayera, hasi naho ukabona yuko isikujwe ayirabura. Imbere yayo hari utwatsi eka hakaba n'ahandi ubona yuko ntatwo, twavuyeko.

Utuzu twa sugumwe dutandukanye dufise imiryango yubatswe mumbaho eka hirya hejuru ku bihome hasize irangi ryera ubona yuko ricafuye rimaze igihe kuri two harasize ko n’irangi ry'ubururu.

Utuzu twasugumwe twakera kubera ko amatafari n'amarangi basize vyamaze kuvako bashizeko amagufuri eka n'imiryango itukura ariko ntaco vyashoboye gufasha kuko abanyagihugu badusambuye dusakajwe n'amabati.

Utuzu twasugumwe dutandukanye dufise imiryango y'ibiti, badusize amarangi yera eka nay'ubururu hasi bahubakishije isima badusakaje n'amabati eka hariho n'ibiti hejuru bifashe ayo mabati ayisakaje.

Bamwe mu bana b'abigeme kw'ishuri iwacu bazindutse barakina urukino rw'umupira w'amaboko. Bambaye amakabutura yirabura uyundi umwe na we yambaye ikabutura itukura, umwigisha wabo ariko arabamenyereza urukino bazokwakira ishuri rindi.

Utuzu twasugumwe dutandukanye ubonayuko tumazigihe kuko twarashaje tumaze gucafura cane canke ntidukorerwe isuku hasize irangi rishaka gusa nubururu nirindi rishaka kwera hejuru ubonayuko hakitsemwo nigiti curubaho

Akazu kasugumwe kakijambere usanga gasa neza cane gatandukanye natumwe twakera twahano mu burundi iwacu harangwa nisuku kukubonayuko ntabintu usanga kumpome barashizeho ubonayuko hakorerwa isuku arahakijambere koko

Inzu niniya cane icafuye ubona yuko ari akazu ka sugumwe, yubakishije amatafari, isize n'amarangi yera n'ayirabura ubona yuko ashaje arayakera, hirya yayo hari ibiti vyinshi cane bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto.

Ikibuga kinini cane c'umupira w'amaboko gihagazwemwo n'imodoka zibiri imwe ifise ibara ritukura iyindi nayo ifise ibata ryera kiri inyuma y'inzu ndende igeretse kandi isakaje amabati asa n'rwatsi rutoto ikimenyetso cuko ishobora kuba ari ishure.

Ubwiherero bwa kijambere, kugira ngo bukorerwe isuku, biba bisaba y'uko muguma musiga amarangi atandukanye, ay'umuhondo, eka n'ayandi ateba gufata ubucafu. Ni imwe rero mu ngingo yafashwe kw'ishure iwacu, kugira bashobore kugwanya isuku rike ryaharangwa.

Kwinonora imitsi, ni kimwe mu bintu vya nkenerwa mu buzima bwacu. Bamwe mu banyeshure biga kw'ishure ryacu bazindukiye gukina urukino rw'amaboko, bamwe muri bo ni abagabo abandi nabo ni abigeme. Ndetse na mwigisha wacu yabafashije.

Ubwiherero ubona yuko ari ubwa kera bucafuye cane canke bwakoreshejwe hama ntibwakorerwa isuku, ubona yuko irangi barisize ryera n'irindi ubona yuko rishaka kwirabura vyasivye cane ritakiboneka, hasize n'isima hasi.

Ndikumana ni umwe mu baganga bize ibijanye no kuvura amagara y'abantu. Afise urupapuro rwera rwanditsemwo zimwe mu ngorane yasanze umukiriya wiwe afise kubera yamaze kumuvura ingwara yara agwaye.

Akabati kubatswe mu mbaho zibiti , bashoboye gusiga irangi ryera , hama bakabikamwo ibiyo bitandukanye . Gateretse mu nzu yubakishijwe amatafari , aturiye kandi basizemwo n' irangi ryera .

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye n'ubushakashatsi bazinduye mw'ishuri bari kumwe namwigisha wabo yambaye itaburiya yera, ariko aritegereza uko bamwe mu bana yigisha abariko barakora ari imbere inyuma y'ikibaho cirabura, kandi candikishijeko n'ingwa.

Inzu nini cane yubakishije n'amatafari aturiye, isize mbere n'akarangi kera, iteretsemwo utubati twinshi cane, kamwe karuguruye, utundi natwo turugaye, badusize natwo amarangi yera dushobora kugurishwa canke turi mu bubiko.

Bamwe mubanyeshure bize ibijanye n'ubushakashatsi barikumwe na mwigisha wabo bambaye igitambara kibapfunga kumunwa kugira ntibandure ingwara zivuye kurivyo bintu bariko barakora. Ubwo bushakashatsi bariko bararondera kuko ni ingwara bariko bashaka kuvura.

Bamwe mu banyeshuri biga ubujanyi no kubaza basize ibikoresho vyabo bavyegeranije zimwe mu mashini bakoresha mu gutunganya ivyuma canke n'imbaho bakoresha intebe ni vyo biri ku meza ahantu mu cumba bashize ibwo bubi iko ubwo ivyo bikoresho.

Ndi ku mana yize ibiyanye n'amagara y'abantu afise lupapuro umuntuki, ariko asoma amwe mu makuru y'umurwayi i wiwe eka afise na tumwe mu ducupa two bimwe mu bibazo yabarijwe n'uwo murwayi yambariye i taburiya yera eka n'igitambara mu mutwe ditukura.

Yubakishijwe amatafari aturiye isize irinakarangi ikera ifisa n'amadiri ica maremari cane indani imuri yo hari umugabo yambaye itaburiya yera bura yuko ari nk'imwabaro uwakaze.

Bamwe mu banyeshuri kw'ishuri wacubazindukiye mu mimenyerezo namwijisha wabo ari imbere nur impande y'imeza isizibara ryera, kuko ibaho isizibara ryirabura handikishije ibintu vyishicane vyandikishijwe eningwa yera eka abanyeshuri bariko barakwikira.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ahiye neza isakaje amabati yubatswe kuburyo bwa kijambere Kandi buteye igomwe umuryango namadirisha nivyuma bikomey cane harimwo nibiyo bisize ryirabura hasi.

Inzu zubakishijwe n'amatafari aturiye eka ifise n'amadirisha asize irangi iryubururu irimwo udutebe twimbaho duto duto n'umugabo yambaye itaburiya yera ariko araraba uyundi ari inyuma yiwe.

Intebe ziri mu nzu yubakishije amatafari, kandi ahiye isizeneirangi iryera zikozwe mu biti vy'imbaho ni duto duto bakoresha bari kubakorera ubushakashatsi muri kino cumba kirimwo muri no nzu yubakishije ifise n'amadirisha y'ivyuma.

Umugabo yambaye itaburiya yera hamwe n'ipantaro ishaka gusana kaki n'ikirato cirabura ahagaze imbere y'imeza n'intebe mu nzu uyubakishijwe amatafari ahiye aturiye reka isize n’irangi yera.

Inzu yubakishije amatafari ahiye eka hubatsemwo indani utuntu tw'utwuma ubona yuko ari icumba bakoreramwo ubushakashatsi, hariko n'amadirisha asize irangi ry'ubururu maremare hasize n'irangi ryera.

Inzu yubakishije amatafari aturiye, isize n’irangi ryirabura, hasi har’isima ishaka kwera ifise n’imiryango itandukanye. Ubonako yubatswe kijambere, nk’ishuri abana bigiramwo.

Inzu nini cane yubakishije amakaro hasi eka ifise n'amadirisha manini asize n'amarangi atandukanye harimwo n'ayera. Yubakishije amatafari aturiye kandi ahiye neza cane. Harimwo utubati twinshi cane.

Inzu nini cane yubakishije amatafari aturiye isize n'irangi ryirabura, hejuru naho hasize irangi ryera. Ku mpome hari ibintu vyinshi cane bitandukanye ubona yuko ari ivyandiko bisize irangi naryo nyene ryera.

Inzu nini cane ifise amadirisha eka yubakishijwe n'amatafari aturiye ubona ko asa neza afise ibara ritukura muri yo harimwo umuntu yambaye itaburiya yera n'udutebe duto duto tukozwe mu mbaho z'ibiti.

Inzu yububiko bw’ibitabo yubakishijwe amatafari ahiye neza kandi aturiye isize irangi ryera. Harimwo akabati gatondetsemwo ibitabo bitari bike ubona yuko ar’inzu y’ububiko yabigenewe.

Utubati dutandukanye turimwo amakaye, eka amacupa ubona yuko ishobora kuba ari inzu bacururizamwo canke bagurishirizamwo ibitabo canke ibikoresho vy'amashuri. Harimwo n'utundi tuntu dufise amabara y'ubururu n'ayandi atukura.

Ibipapuro bicafyeko ibihimba bitandukanye vyumubiri murivyo harimwo umutima eka berekana nukuntu amaraso atembera mumubiri izompapuro zicafyeko harimwo ibisa nubururu nibindi bitukura

Inzu yubatse mu buryo rwa kijambare ifise inkingi z'ivyuma basize irangi ry'ubururu eka na yo nyene isize amarangi yera n'ayashaka gusa n'umuhondo bayisakaje amabati ku mpane n'impande hateye ibiti iee biremvye bifise amababi asanrwatse rutoto.

Inzu nziza cane yubatse mu buryo bwa kijambere basize irangi ry' umuhondo n' iryera risikuje amabuye basize irangi ryirabura risakaje amabati atukura rifise n' inkingi z' ubururu hirya hateye ivyatsi.

Inzu nini cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, igeretse gatatu y'igorofa. Ifise uruzitiro kuriyo rw'ubakishijwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu, ndetse n'imiryango n'amadirisha niko bisa, ifise inkingi zera.

Tumenyereye amashure aba arimwo intebe zikoze neza aho usanga barabitse aho abanyeshure babika amakaye, intebe ziri muri no shuri ziteye isoni nakamaramaza, ibiti bateye hasi babishize hama bashirako ibipapi hejuru abana bicarako, harimwo n'ikibaho canditseko n'ingwa zera.

Inzu yubakishijwe n'amotafari aturiye isizan'isima hagati eka no hasi rifise umuryango huw'ivyuma urimwo n'ibiyo hagati, ndetse nacodurisha hejuru barasize n'akarangi ekuru ukaduga akura iyo nzu.

Ikibuga kinini cane kirimwo igiti gifise amashami n'amababi atari menshi ubona yuko cakiwe n'izuba, giteye iruhande y'ibindi biri kure na kure ariko ubona yuko harimwo utubuye dutoduto n'umusenyi.

Iki baho icirabura kirimw'ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye eka risize nirangi igera ni co canditse ko ibintu vyinshi cane vyandikishijwe ni ngwa bari mu mimenyerezo y'irurimi irwo igifaransa abanyeshuri nta barimw'ishuri.

Inzu zishaje cane z'ubakijwe n'amatafari aturiye zisizwe n'akarangi kera bazishakaje amabati ariko arashaje cane imbere Hari ingunguru yirabura babikamwo amazi bakoresha iyo abanyeshure bageze kwoga canke kurya.

Inzu yubakishijwe n'amatafari afise n'amadirisha asize irangi ry'umuhondo numuryango waho usanga usa n'ubururu , abanyeshuri batari bake bari imbere yiryosomero bambaye amakabutura atukura, hateye n'utwatsi imbere yiryoshure.

Kwishure mu bana biga kwishure y'intango iyo hageze kuruhuka baja gukinira ahantu hari ibendera ry'igihugu, hateye n'igiti kinini cane gifise amashami kandi babigize nkaho ari agatutu.

Mashuri matomato y'intango kugira afashe abanyeshuri kugira ishaka kuza kw'ishuri arashushanya wumpome hamwe mu mafoto aboneka abanyeshuri bariko barega n'umwigisha wabo rero baraca afye kurira iyo shuri umwigishanye ambaye ijipu y'ubururu eka anikoti ishaka gutukura n'abana bariko bariga.

Ishure ritoya hakoraniye abanyeshure batandukanye bamwe muribo bambaye amashati yera barimpande yamasomero yubakishijwe amatafari asakaje namabati impande hari ibiti vyinshi cane bamwe mubana bariko barakina

Bumana numwe mubigisha bikirundi ariko yigisha gucagagura yakoresheje akarorero kijambo ubukene ariko avyandika kukibaho gisize ibara ryirabura eka yakoresheje ingwa mukwandika

Itongo rirene cane ririmwo ibintu bitandukanye ibiti amazu eka n'ibindi vyinshi cane hamanitsemwo n'ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi ayo mazu bubakishijwe matafari asakajwe n'amabati ivyo biti na vyo bifisha amababi n'amacamasaraurwazi rutoto.

Icumba kirimwo intebe zo mu giti inyuma hari ibipapuro vyinshi cane bihometse ku ruhome bifise ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu yirabura eka hacafyeko n'abandi bantu bunamye ubona yuko bariko barigisha.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari risize n'irangi ryera ryanditseko ko ari mumwaka wagatatu ryubakishijwe n'umuryango wivyuma ufise n 'ibiyo eka n' amadirisha nukwo nyene asize n' isima hasi.

Ikirere gisa neza n'ibicu bisa n'ubururu n'ibindi vyera, nk'ikimenyetso yuko hasa neza izuba ririko riraka. Musi yaho hubatse amazu asize amarangi yera hasakajwe n'amabati atukura, hameze n'utwatsi hasi.

Icuri iryobakishijwe na motafari ahiye ekanisima ubona ko ari ishuri ryubatse ekija mbere ku ruhome hacafye ko zimwe mu ndome ibiragi bikoresha abesede eka n'izindi zibandanya.

Abana babiri bavuye kwishure bambaye amashati y' ubururu eka n' amakabutura ya kaki bafatanye kurutugu nk' ikimenyetso yuko bakundana cane kandi bavanye kw' ishure bashobora kuba bigana mw' ishure rimwe.

Intebe ziri ku mirongo itandukanye ,zubakishijwe imbaho z'ibiti ubona y'uko ari mw'ishuri .Inyuma yazo hari ikibaho gisize ibara ryirabura n'uruhome rwera. Hasi hari isima, nta banyeshure baragwa mur'iryo somero.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere isize irangi ryera eka no hasi basikuje irangi ryirabura bagasiga n' isima ifise inkingi zera isakaje n' amabati bashizeko ivyuma kugira bifate ugwo rusenge n' amadirisha yayo n' imiryango ni ivyuma.

Rupapuro rusa n'umuhondo ni go gometse ku ruhome ebwa amatafari aturiye rugize isomero ryokw'ishuri ivyacu hacafiyeko inzu imeza eka n'igikombe n'igiti n'ikimenyetso co kwerekana kubana ko haba hageze kwigada ibintu vyinshi bitandukanye basanga mwrira.

Ahantu hatondetse intebe nyinshi cane zitondetse kumurongo zikozwe muvyuma nimbaho eka hasize nirangi ryera niritukura nkikimenyetso yuko hashobora kuba ari mwishure ntabanyeshure bahari haragaragara

Abantu benshi cane bari hagati yimodoka zihagaze zimwe murizo zisize ibara ryirabura izindi zirera eka hateye nibiti birebire biremvye nivyamwa vyumwembe bifise amababi namashami atotahaye bamwe muribo bambaye impuzu zera nizirabura

Ingorofa ndede igeretse gatatu ifise n'inkingi ifise ibara ry'ubururu impande hateye ibiti birebere bifise amababi n'amashami asa n'urwatsi rutoto hasi harimwo n'utwatsi tukiri dutoya hirya hubatse amashuri asakaje amabati n'amategura.

Abana babiri bambaye umwambaro wa Kaki eka n'ishati ishaka gusa n'ubururu, barafatanye ku rutugu bameze nk'abavuye kw'ishure. Umwe yambaye ibirato, uwundi nawe yambaye i kambambiri. Bariko baca ahantu mu bivuvu.

Ivyatsi biremvye bisa n’amashugwe nivyo biri impande y’ishure rifise inkingi z’ivyuma bisize ibara rishaka gutukura, eka basizeko n’ibara ryera kumpome yiyo nzu isakaje amabati, hariho n’ibindi vyatsi vyinshi cane.

Inzu nziza cane iteye igomwe yubatse mu buryo bwa kijambere, kuko ifise ibiyo, ifise n'amadirisha y'ivyuma, ndetse n'umwango n'uko nyene, yubakishijwe amatafari aturiye, ahiye neza cane kandi isakajwe n'amabati.

Ikibaho c'irabura kizungurukishijwe n'uduti ku mpande hasi no hejuru, zometse ku ruhome rw'ishure ryacu rusize irangi ryera. Naco gisize irangi ry'irabura kurico hariko ibintu vyinshi vyanditsweho imyimenyerezo bariko bariga icirwa c'ikirundi.

Abantu benshi cane ba bagabo bariko binjira muruzitiro rwubakishijwe namatafari rufise umuryango w'ivyuma, indani muri rwo hamanitse ibendera ry'igihungu cacu c'Uburundi, hari umugabo batatu bambaye amapantaro umwe afise ikoti.

Amashure meza can' afis' intebe nziza zisiz' irangi rishaka gusa n'agahama, imiryango yay' ucinjir' isiz'irangi rishaka gusa n' urwatsi rutoto, imwe mu mez' ifis' igitambara cera, isim' isiz' ibara ritukura.

Inzu yubatse mu buryo bw'akijambere isize amarangi atandukanye harimwo iryera n'iryirabura hasi isakaje amabati atukura hasi hameze ivyatsi bitotaye bisa n'urwatsi rutoto hirya naho hariho ibiti birebire.

Inzu yubatse ukwayonyene iri impande y'imirima y'ibitoke, isakaje amabati ifise n'imiryango isize ibara ry'ubururu, hirya hari indimo nyinshi cane z'ibiterwa vy'imyumbati, amateke eka nibindi bitandukanye.

Isomero ritondetsemw'intebe zitarinke zisiz' isima hasi, eka n' amarang' atandukanye, hejur' asakaj' amabati n' ibiti bifash' ay' amabat' ubonayuk' arinkingi zavyo.

Imeza zitandukanye z'imbaho ziteretseko amakaye eka ninyuma hari akabaho kubakishije nk'aho ari akabati babikamwo ibitabo n'ibindi bikoresho hejuru hubakishije amabati n'ibiti umuryango usize ibara ry'ubururu.

Abana babahungu babiri bambaye amakabutura ya kaki n'amashati asa nubururu eka bafatanye kurutugu nkikimenyetso cuko ari abana bakundana kandi bavuye kwishure. Bariko baca ahantu hari utubuye dutoduto.

Inzu batekeramwo ya kijambere yubatswe mu buryo basize udutoboro twinshi cane umwotsi uzoza uracamwo. Hirya no hino ku mpande harirabuye, ayo matafari nayo nyene niko asa. Isakaje amabati eka hariko n'utwuma umwotsi uza uracamwo.

Inzu ifise udutebe indani twubakishije n'imbaho z'ibiti ariko dufise amaguru y'ivyuma. Harimwo ibisharizo n'ibikinisho vyinshi cane bifise amabara atandukanye, ayatukura, ayubururu, ayirabura nayera.

Ikibaho cirabura kimanitse kuruhome rusize irangi rishaka kwera rizungurukijwe nutubaho twibiti dutoduto handitse ibintu bifitanye vyandikishijwe nirwa zera ikimenyetso yuko ashobora kuba ari imyimenyerezo yikirundi

Abana babiri bafatanyi ku rutugu bambaye amashati asanubururu n'amakabutura yakaki barikubaca ahantu mu bivubu bona yuko ntasima ihari canke amabuye ahasanje bona yuko bavuye kw'ishuri bafatanye ku rutugu.

Inzu nini cane isize amarangi yumuhondo n'ayandi ashaka gusa nubururu, iteretsemwo imeza zivyuma eka harimwo nutubati twinshi cane ubonayuko dutondetsemwo ibitabo nkaho ari ikimenyesto cuko ari inzu yabugenewe ijejwe kubikamwo ivyo bitabo.

Inzu nyinshi zitandukanye ,zubatse ahantu hamwe, imwe muriyo isakajwe amabati atukura ,isize n'irangi ryera ifise n'akaryango gasa n'ubururu, imbere yayo hateye utwatsi, hari n'ahandi hantu hatagira ikintu nakimwe kihateye habe n'ivyatsi eka n'umusenyi.

Inzu yubakishijwe namatafari aturiye kandi ahiye avanze nisima ihometseko urupapuro rufise ibara ryumuhondo rucafyeko inzu imeza igikombe nigiti nkaho bariko barigisha eka hariho nikinga

Inzu nini cane igeretse gatatu yubatswe mu buryo bwa kijambere. Iri iruhande y'igiti kirekire gifise amababi n'amashami maremare asa n'ugwatsi rutototo. Iruhande hari utwuma twubatse ubona ko ari ahantu abanyeshure b'abana bakinira.

Isomero ririmwo intebe zitondetse ugutandukanye inyuma kuruhome hamanitse ikiubaho cirabura Ariko atakintu nakimw canditseko ryubakishijwe amatafari aturiye hasi naho hasize isima.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifise n'amadirisha y'ibiyo imbere muriyo hateretse imeza ikozwe mu ntebe n'intebe yayo, hasi hasize isima eka kurayo madirisha hariko n'ibiyo.

Umuryango rwivyuma rusize irangi ry'ubururu niwo ushikirako ugishika kwishure iwacu ryubakishijwe n'amatafari aturiye risakaje amategura barisize ibara ryera hose no kumuryango hasi naho hari isima.

Inzu yubakishij' amatafar'aturiy' asakaje n' amatigura, impande y' icuma kinin' abana binyongako benshi batazir' ikivuma, haruguru har' abanyeshure babiri ba bakobwa, umwe muribo yifashe kumafyigo.

Inzu y'igorofa ifise inkingi risize ibara ry'ubururu imbere yayo hahagaze imodoka isize ibara ryera, bayihagaritse ahantu hafise ivu eka ntasima ihari, hirya hari utundi tuzu dutoduto.

Amashuri meza cane yubakishijwe amatafari ahiye ndetse asize n'amarangi yera asakajwe n'amabati harimwo n'ivyuma basize irangi ritukura. Imbere yayo hashinze ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi.

Umuryango wivyuma basize irangi ritukuru niryo ushirako ugishika kwishure ryacu ryubakishijwe namatafari kandi risize nirangi ryera risakaje amabati atakuru hariho nigiti giteye impande yiryosomero

Ikibuga akinwe cane c'umupira w'amaguru bashinzemwo ibiti hilya haribendera ry'igihugu cacu c'uburundi kuba se n'amazu umeza sane asize irange ryera asakajwe n'amatigura hariho no twasi turemvye dutekumpande.

Igiti kirekire cane gifise amashami n'amababi atari make kirera uruhande y'inzu uyubakishijwe n'amatafari isakajwe n'amabati hasi hari utunutwi cane ubona ko ari umucafu n'ibikaratasi vyinshi vyahatakaye.

Ihuri iry'intago y'abanyeshuri kageze ko bataha asangara imenshi mu kiwuga wambaye umwambaro yirabura ekanishati isa n'ubururu amashuri yabo yobakishijwe amatafari ika asakajwe emwe amabati.

Isomero ryubakishijwe amatafari ku mpome hahometse ko ikibaho kiriko ibintu vyandikishijwe n'ingwa riyera n'indi isa n'umuhondo ico kibaho kirirabura bona yuko abanyeshuri bariko bariga.

Utwana tubiri tw'utunyeshure tuvuye kw'ishure. Bafatanye ku rutugu nk'ikimenyetso cuko bakundana. Bambaye amashati y'ubururu n'amakabutura asa na kaki bahetse ikintu batwaramwo amakaye bavuye kw'ishure.

Imodoka ihagaze mw'itongo rinini ririmwo inzu zisize irangi ryera, eka n'iritukura. Hirya hari ibiti birebire cane bifise amababi n'amashami ubona y'uko atotahaye cane, asa n'urwatsi rutoto.

Imudoka itwara abana kw'ishuri isize irangi ry'ubururu hasi n'iryera hejuru irindiriye abana ibatahane bamwe bavuye kwiga, kuruhome rw'iryo shuri rusigishijweko irangi iryera n'ivyandiko vyirabura.

Icumba kinini cane ubona yuko ari ahantu umuyobozi akorera. Hari ibipapuro vyera eka n'intebe ya kijambere isize irangi ry'ubururu hari n'utundi twuma ubona ko akoresha mu buzima bwa minsi yose.

Itongo rinene cane ririmwo amazu atandukanye asiza amarangi yera, harimwo n'ikibuga c’umukino w’amabuguru, harimwo kandi n'umuntu ariko aratambuka yambaye agapira kirabura n'ipanaro hamezemwo n'utwatsi.

Isakaje amabati asize irangi ritukura isize ku mkome n'irangi irisa n'umuhondo ni ryera ibaratishije inamabuye basize irangi iyerabura efise inkwingi z'ubururu hasi hari ivyatsi bifise urwazi rutotu.

Iyo bariko barigisha gusoma isaha mu kirundi babanza gushirako ibiharuro kurupapuro: rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi, umunani, icenda, icumi, icumi na rimwe, icumi na kabiri hama ukigisha n’urushinge.

Amashuri matomato usanga kenshi intebe barazisize amarangi kugira abashishikarizi abana batoya kuza kw'ishuri, kuko amaso yabo ari vyo abashaka kuraba rero kw'ishuri iwacu mu bana batoya naho barasize amarangi ashaka gutukura.

Ishuri ritoya ry'intango abanyeshuri bari mu karuhuko bariko barakina, bamwe muri bo bambaye amashati asa n'ubururu n'amakabutura y'irabura bari mu nsi y'igiti gitotaye kire kire. Amashure yabo yubakishijwe amatafari.

Ishure ry’intango rybakishijwe n’amatafari rifise amadirisha asa n’umuhondo, bamwe mubanyeshure bahiga barimbere yaryo, bambaye amakabutura atukura n’amashati y’uturongorongo arimwo na yonyene amabara asa n’agahama. Hateye amashurwe imbere y’iryo somero.

Inzu ndende cane yubakishijwe n'amatafari ifise n'inkingi zisize irangi ryera bayi haye n'uruzitiro rwubakishijwe ivyuma basize irangi ritukura hirya hateye ibiti vy'ivyamwa bitandukanye bifise amababi asa n'urwatsi rutoto .

Inzu isakajwe amabati yubakishijwe n' amatafari zisizwe n' akarangi kera. Ayo matafari araturiye kandi ahiye neza cane . Ifise inkingi z' ibiti, imbere mu mbuga ntavyatsi bihari hari umusenyi , hariho n' agati gafise amababi asa n' urwatsi rutoto.

Umuryango w'ishure w''isomero rya gatatu yubakishijwe amatafari aturiye kandi bawugaje igufuri hasi hasize isima. Uwo muryango ufise ibara ritukura n'ikimenyetso yuko ari isomero ry'abanyeshure kandi batashe.

Igiti kinini cane gifise amababi atotahaye n’amashami maremare, musi yaco har’amabuye atondetse hamwe, hirya harinzu yubakishijwe amatafari ahiye afise n’inkingi zisize ibara ry’ubururu.

Icumba canditseko yuko ari abarimu bakoreramwo hariko idirisha rifise ivyuma risize irangire ryera eka n'umuryango wayo niko usa wubakishijwe amatafari arimwo udutoboro ubona ko ari ahantu basize akayaga kazohora gaca.

Itongo rinini cane ririmwo igiti gifise mababi n'amashami menshi cane, hirya har'inzu yubatse y'inkingi zisa n'ubururu, hariho n'iyindi isakaje amabati akuze, ubonako yashaje, hateye n'utwatsi turemvye.

Uruzitiro rwubakishijwe n'amatafari basize n'akarangi ikera ruri impande y'igiti kirekire kishise amashami n'amababi atotaye asa n'urwatsi rutoto hicaye umugabo impande kwibuye.

Amazu yubatse mu buhinga bw'umuzingi yubakishijwe amatafari kandi asize eka n'amarangi atandukanye ari ku madirisha no ku miryango, asakaje n'amabati. Hirya n'irya ku mpande hari ibiti nk'ikimenyetso cuko hariho ishamba.

Imodoka nyishane zihagaze hamwe n'abantu ukona y'uko bashobora kuba bariho barifotoza, harimwo n'ibiti iby'imyembe eka n'ibindi bifise amababi asa n'ubwatsi rutoto umwe muri abo bantu hambaye agapira gasa n'umuhondo uyundi ikarirabura.

Intebe nyinshi cane zitandukanye zubakishijwe imbaho zitonze ku mirongo itandukanye ahantu mw'ishure ryubakishijwe n'isima hasi eka rifise n'ikibaho cometse ku ruhome rwirabura.

umwana afise ikaye ni karamu muntoki ,eka afise na kamwe mutwuma bikoresha mu guhamagara abantu ,ariko arandika, eka afise umwete munini cane kuko iyo karamu yayifashe arashishikaye.

Intebe inyinshi cane ziri mw' isomero zikozwe mu mbaho z'ibiti eka amaguru yazo n'ivyuma vyubakishijwe amatafari iryo somero inyuma ku mpome hari kibaho gisize ibara risa nurwatsi rutoto babona yuko canditsweho n'ibintu vyandikishijwe n'ingwa.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ahiye ifise inkingi z'ivyuma n'amadirisha afise irangi risa n'ubururu isakaje amabati inyuma yayo hari giti ikirekire c'umukaratusi reka n'ivyatsi.

Ni inzu ndende cane y'igorofa isakajwe amabati atukura Eka n'iyindi iri iruhande ifise amategura. Hafi yaho hateye igiti igfise amababi n'amashami atotahaye; hari n'uruzitiro rw'ivyuma rusize ibara ry'ubururu.

Inzu ndende cane yubakishijwe amatafari, isakaje n'amabati atukura. Impande yayo hari abana benshi cane ikimenyetso y'uko ashobora kuba ari ishure. Inyuma y'iyo nzu hateye ibiti birebere cane bifise amashami n'amababi menshi.

Inzu nini cane yubakishijwe n'amatafari aturiye harimwo n'isima. yometse ko ibipapuro vyishi cane vyera bitandukanye. N'ikimenyetso c'uko bariko baha makuru abanyeshuri baba biga mur'iryo somero. Isakajwe n'amabati.

Uyu munsi wari umunsi wokubwirwa amanota kubana biga mu mashuri y'intango rero bari baje bazarananye na bamwe mu bavyeyi. Bafise tumwe mu dushimwe baza kubaha. Ku mpome ry' iryoshuri hacafyeko tumwe mu twamwa bakoresha mu kwigisha abana kw'ishuri.

Isomero ryubakishijwe amatafari aturiye ,rifise n'ikibaho cometse ku ruhome rifise ibara risa nurwatsi rutoto, isize ibara ryera, hateretsemwo intebe zikozwe mu vyuma ,n'imbaho zibiti rifise n'amadirisha.

Intebe nziza cane zitondetse mu mirongo ishika kuri itandatu izo ziri mu isomero iwacu zikozwe mu mbaho nziza cane zibiti eka r'igishuri hasize inisima isanagahama n'irangi ryera hejuru.

Abagabo batatu bambaye imipira yirabura bahagaze mu kibuga c'urukino rw'amaboko. Hirya hubatse inzu nyinshi cane zubakishijwe n'amatafari zisakaje n'amabati. Hariho n'igiti gifise amababi atotahaye.

Urupapuro rwera ruhometse wihume cera na conyine ariko hasi basize irangi ryirabura ruca fite ko abantu batandukanye bagize umuryango muvyeyi w'umugabo n'umugore ekan' abana babo bagize umuryango munini.

Icuma gisize amabara atandukanye y'umuhondo, ayagomba gutukura. Ni icuma abana bakiniramwo iyo hageze akaruhuko. Hateye ivyatsi ku mpande n'impande, eka hariho n'uruzitiro rw'ivyuma rusize amarangi nayo nyene atandukanye.

Urupapuro rucafyeko abantu batandukanye bagize umuryango, nk'ikimenyetso yuko bashaka kwereka abana bamwe mu bavyeyi eka n'abana babo, rumanitse ku ruhome rusize ibara ryera hasi yarwo harirabura.

Ishuri ryubakishijwe amatafari rifise amadirisha y'ivyuma, bamwe mu banyeshuri bambaye imyambaro y'amashati asa n'ubururu n'amakabutura asa na kaki, eka bariko baca ahantu hari utubuye duto duto tuvanze n'ibivuvu.

Inzu yobahiije amatafari aturiye izemwo n'isima. Inyuma ku ruhome, hamanitseho ikibaho cirabura, canditseko ikirangaminsi c'iminsi: Igengekerezo rya cumi na gatanu, igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu, eka n'igenekerezo rya gatanu.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ariko bayubatse mu buhinga bwakijambere. Barashoboye gusiga ahantu hazoca umuyaga; ifise amadirisha maremare n'imiryango eka isize n'isima. Hasi barashizeko n'akarangi kera.

Amashure yubatswe kijambere asize irangi ritukura n'iryera, ari impande y'imodoka ihagaze ahantu mu kibuga kirimwo umusenyi eka n'utubuye duto duto, hirya hari biti birebire.

Isomero rinini cane ritondetsemwo intebe z' imbaho kumurongo harimwo imirongo ibiri y' izo ntebe inyuma hariho ikibaho gisize ibara ryirabura n' umwango usize ibara risa n' ubururu iyo nzu isize irangi ryera nkuko mubibona ko ari isomero.

Ku mana yambaye umupira n'i pantaro ishaka gusa anakaki, ariko aca ahantu hubakishijwe isima eka hafise n'inkingi zubakishijwe ivyuma namatafari hirya yiwe hari umuntu w'umukobwa yambaye i pantalo yirabura n'agapira agasa n'umuka mundo.

Inzu nini cane irimwo harimwo utubati twubakishijwe n'imbaho harimwo n'ibitabo. Isize isima hasi eka ku mpome hariko amarangi yera. Harimwo n'intebe zubakishijwe imbaho nk'ikimenyetso c'uko hashobora kuba ari mu bubiko bw'ibitabo.

Ingene nyinshi cane zifise amaguru y'ivyuma, eka zikoreshejwe n'imbaho z'ibiti ziri mu nzu isize irangi ryera ifise n'urubaho inyuma rifise irangi risa n'urwatsi rutoto, hasi risize isima nk'ikimenyetso y'uko bashobora kuba ari ishure abana ariho basobotsemwo.

Abantu batandukanye babakobwa bambaye impuzu zubururu nizera bafise abana muntoki bariko basohoka ahantu biboneka yuko ari irindi shuri bavuye kubatora bahetse bimwe mubikapo vanye kurayo mashure

Abantu batandukanye bariko baca inyuma y'uruzitiro rwubakishijwe amatafari, imbere muri rwo hari amazu menshi cane atandukanye, asize amarangi yera. Eka n'ibiti ubona y'uko bitagira amashami maremare, ariko bifise amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Ishuri rinini cane riteretswemwo intebe z' imbaho zigizwe n' imirongo ishika kuri ine eka n' iyuma yaho hariho akabati ubona ko babikamwo ibikoresho nta munyeshure numwe arimwo nkikimenyetso yuko bashobora kuba batashe.

Inzu biboneka yuko ari ishuri ritoya iricuke bibonekera ku dutebe dutoduto turi muri ryo shuri dusize amabara atukura na yandi asa na ubururu harimwo na yera eka iyo nzu irashabije cane, kuko ifise ibintu vyinshi birimu yori yo rutubatiye twiscane.

Isomero rinini cane ririmwo intebe zitandukanye, ryubakishijwe imbaho n'ivyuma. Imbere hari ikibaho gisize ibara risa n'urwatsi rutoto. Iryo somero ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise n'amadirisha maremare asize ibara ry'ubururu.

Bendera ryiyebucaka c'uburundi rishinze hagati mu kibuga impande iyoamazu umaremare cane yubakejije amatafari ahiye, kandi aturiye hasize n'inange igera n'ikimenyetso yuko bashobora kuba ari mw'ishuri hari abana batandukanye b'abakobwa n'abahungu.

Utuzu twasugumwe twinshi Cane dutonze kumurongo dufise imiryango isize ibara risa nubururu Eka Imbere yaho hubatse akandi kantu biboneka ko ari ahantu bakarabira hirya no hino hari ivyatsi vyinshi cane biremvye bisa nurwatsi rutoto.

Kimwe mu gikorwa ngirakamaro abantu bakora ukwubaka inzu hama ugasiga ahantu bantu bazora bakarabira muntu mbere yuko ashobora kubigisha kurwanya isukurike ni co rero bakoze kw'ishuri wacu aho wubatse aho bamwe mu banyeshuri bazora bakarabira bavuye mu tuzu twa si ugwumwe.

Itongo reni cane itgizwe n'umurima uteymwo ibitoki hamwe n'ibiti avyihicane bifise amababi asa n'urwatsi rutoto harimwo inzu isakaje amabati isize enesima ku mpande nu mpande hari ivyatsi ibirebire n'ayandimazu asize amarangi iyera.

Isomero ririmwo intebe zubakishije imbaho zitonze ku murongo. Yubakishijwe amatafari ahiye. ifise n'amadirisha asize irangi ry'ubururu. Hasi harimwo n'isima. Eka hirya hariho imbaho nyishi zitanukanye n'izindi intebe zitonze.

Isaha igizwe n'ibiharuro bitandukanye kuva kuri rimwe gushika kuri icumi na kabiri iteretse ko rubaho urwo igiti bona yuko harimwe no mumarate ari mpande y'iyo saha ifise urushinge rusa n'umuhondo n'urundi rusa n'ubururu.

Itongo ririni cane ririmwo ikibanza kirimwo amazu atandukanye aseze n'amarangi amwe youbururu ayera n'ayasaninginagina hatemwo igiti gifise amababi atotahaye eka n'amashami imenshi cane.

Igitabo cibiharuro co mumwaka wamashure matomato wa Kane gicafyeko abana bambaye uniforme za kaki inyuma iteretse kuntebe inyuma yigiti kibajwemwo mumbaho zitandukanye giteretswe hasi impande yinkoni ubona yuko ari ya mwarimu bakoresha mukurera abanyeshure

Impapuro nyinshicane zitondetse ku murongo rishushanije ko ibintu bitandukanye muntu mbero yo gufasha abana bakiri mu mashuri mato mato ukumenya ibintu bwiye bitandukanye bitondetse ku vyuma bisiza amarangi atukura n'ayandasana ubururu.

Ibiti birebere bibiri bifise amashami n'amababiri atotayi asanaurwatsi rutoto biri imbere iyo amazu asize irange yigera hamwe ni bararitukura inyuma yayo hari imodoka ihagaze ahantu hamusenyi.

Uruhome rwamwe mumashure matomato yintago usanga baracafyeko abana bariko barakina kugira bereke abana kw'ishure ko bataba baje kwiga gusa yuko hari ibintu vyinshi vyo gukora . Hari ho n'ivyatsi biteye impande yuruhome rusize irangi ryera.

Yubakishije amatafari isize irangi ryera isakaje en' amabati ubona ko hasi hashashe otuye etwinshi cane dutandukanye yubatse ikija mbere indani harimwo intebe zubakishijwe n'imbaho isize n'irangi igirabura hasi.

Ibiharuro vyinshi cane biboneka bicafye ku rupapuro gwera muri vyo harimwo gatanu ubusa reka n'ikimenyetso co guteranya hari nutundi duharuro twinshi cane harimwo gatatu gatandatu icenda na rimwe tuteretse ku meza y'igiti

Inzu zubakishijwe amatafari aturiye, zisize n' akarangi k' umuhondo eka n' akirabura ku nkingi zayo . Zisakaje amabati inyuma yayo mashure hari ibiti birebire bigororotse bifise amashami n' amababi atotahaye asa n' urwatsi rutoto .

Amashuri atandukanye yobakishijwe amatafari aturiye eka asakajwe n'amategura y'ahorakoreshwa kera hamande yawo hateye amashurwe y'utwatsi dufise amabara y'urwazirutoto n'ay'umuhontu harimwo nutubuye dutuuya namwe manini.

Inzu yubakishijwe namatafari atuiye ifise umuryango uri kugi papuro ucera iyo nzu bahisize akarangira ikera ku matafari n'ikimenyetso yuko bariko barayishariza isiakaje ababati ishobora kuba ari ikirasi.

Ishure ryubatse mu buryo bwa kijambere, rigeretse kabiri, ryubakishijwe amatafari aturiye, ahiye neza cane, risize n'irangi. Bamwe mubanyeshure bahiga bariko bararengana, bambaye amashati yera, impande hateye n'utwatsi twiza cane.

Inzu zubakishijwe amatafari zisakajwe n'amabati i ruhande yazo hateye utwasitsw'amashurwi tureture n'umuntu, ariko ararengana eka hariho n'ikibuga kirekire kitakinuna kimwe giteyeho hariko imisenyi icanke utubuye duto gito.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti birebire bifise amashami n'amababi atotahaye, hubatsemwo kandi n'inzu zubakishijwe amatafari, zisakaje n'amabati. Hamanitse ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi.

Inzu ifise imiryango isize irangi ritandukanye kuko ibibambazi vyayo canke uruhome rusize irindi rangi risa ukuntu rimwe muriryo ririrabura ubururu eka kandi harimwo n'iryera, hafungishije ingufuri aho kuruwo muryango.

Inzu ndende cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi ahiye isize nirangi ryubururu imbaho zifashe amabati ayisakaje barateye nutwatsi impande dusa numuhondo nurwatsi rutoto nkikimenyetso cuko aramashurwe asharije ayo mashure

Ikibuga c' umupira w' amaboko cubatse impande y' igorofa ndende igeretse gatatu ry' amashure yisumbuye impande yaco hahagaze imodoka ifise ibara ryera hirya hateye ibiti bire bire bifise amababi n' amashami asa n' ugwatsi rutoto.

Ishuri ryacu n'akaroruhore ryubakishijwe n'amatafari risakajwe n'amategura, bariteyeho ibiti bire bire impande yaryo bigizwe n'amashurwe atotahaye asa n'urwatsi rutoto, bahashize n'irangi ryera ku mpande.

Intebe z'imbaho zubakishijwe ibiti ziteretse mu nzu. Zigize imirongo ishika kuri ine, ikimenyetso yuko hashobora kuba ari mw'ishuri. Ntabanyeshuri bazicayeko, basohotse. Ziri mu nzu canke isomero yubakishijwe n'amatafari aturiye.

Abanyeshuri batandukanye batonze hamwe k'umurongo, bari munzu igeretse gatatu ,bamwe bari hejuru bambaye amashati yera, n'amakabutura canke amapantaro asa n'ubururu, abandi nabo bambaye amashati yera ,n'amapantaro canke amakabutura yirabura.

Inzu isize irangi ryera imbere muri yo hakaba hari ikibaho gihometse ku ruhome. Abana b'abanyeshure b'abigeme n'abasore bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti, barunamye bariko barandika nk'ikimenyetso yuko bariko barakora imyimenyerezo kw'ishure.

Bamwe mu bana b'abigeme bambaye imyambaro y'ishuri, ijipo isa n'agahama n'ishati ishaka gusa kwera, bicaye impande y'igiti kirekire gifise amashami n'amababi atotahaye, eka hariho n'umusenyi aho bicaye nta twatsi tuhari.

Imodoka nyinshicane zihagaze ahantu hamwe muri zo harimwo izifise amabara ashaka kwirabura ayera eka zihagaze impande y'inzu nyinshicane harimwo izigeretse kabiri icanke gatatu nizitageretse hariho umukobwa yambaye ija iponikoti vyirabura.

Inzu isize irangi irishaka gusa nk'iryera ku ruhome imazitseko urubaho rwirabura banditseko bakoresheje n'ingwa imimenyerezo yo mu rurimi irwo ikirundi nk'aho abanyeshuri bariko barakora ikibazo.

Irene cane ririmwo ibiti vyinshi bifise amababi eka asanurwatsi rutoto hasi hariho nibivu hubatse n'amazu meshi cane hirya asakaje amabati atukura ayo mazu asize nirangi ryera.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ahiye ifise amadirisha afise ivyuma Kandi yubakishijwe n'ibiyo. Bimwe muri vyo vyaramenetse iryaratobotse eka bashizeko n'ibipapuro hejuru kugira bisubirire vya biyo vyavako.

Insu yubakishije amatafari aturiye kandi ahiye neza isakaje n'amategura isize akarangi kera n'akandi gashaka gusa n'ubururu. Hasi nta vyatsi bihari hari ibivu vyinshi, hirya hari igiti kirekire gifise amababi n'amashami atotahaye.

Ishuri rinini cane risize irangi harimwo n'ikibaho candikishijeko imyimenyerezo y'ikirundi, bakoresheje ingwa zera n'izindi zifise ibara risa n'umuhondo eka ku nkinkuro yico kibaho hariko uduti.

Ububiko bw'ibitabu bakoresheje utubati tw'ivyuma bikatondetsebimwe murivyo vitabu vyinshi cane, harimwo n'imeza bakoresha iyo baje kubisoma ndetse n'udutebe twinshi cane dukozwe mu mbaho z'ibiti. Utwo tubabti badusize ibara ry'ubururu.

Ishuri rinini cane ryagutse risize n' amarangi menshi atari make kubera ko harimwo ayera ayasa n' ubururu eka n' ayirabure umuryango uruguruye kandi uriko n' ibiyo kuri ugwo rugi indani harimwo abanyeshure umwe muribo yicaye kumeza.

Ishure ry'intango rigeretse gatatu, risize amarangi atandukanye ayatukura, ay'ubururu eka harimwo nayashaka kwera, harimwo n'abanyeshure bageze kuruhuka, bariko barakina, eka harimwo nabageze gutaha.

Akazu ka sugumwe kamaze igihe kinini cane kubera ko kamaze kugira ubucafu bwinshi cane, kubakishijwe amatafari aturiye hasi hariho isima yirabura baragerageje kunyegeza ubucafu ariko vyaranse burajako.

Itongo rinini cane ryubatsemwo inzu yubakishije amatafari eka hateye nivyatsi binini cane biri kubiti bifise n'amashami menshi cane hari n'ibindi bigororotse n'amazu yubakishije abeyo eka asize n'amarangi yera.

Idirisha rifise utuyungiro twutwuma nibiyo kuruhande harimwo nibiti bitandukanye murivyo harimwo ibiti birebire biteye imbere yiyo nzu bifise amababi atotaye eka namashami.

Abanyeshure batandukanye uno munsi bazindutse bakora imyimenyerezo umwigisha wabo yicaye imbere arabacunze kugira ntihagire uwumuca mu ryahumye ngo yibe ikibazo. Imbere yabo yabandikiye ku kibaho cirabura eka gisize n'irangi risa n'urwatsi rutoto munsi yaco.

Imyambaro myiza cane niyo iranga abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Nyakabiga, bambaye amashati yera eka n'amapantaro asa n'ubururu, batonze mu nzu y'igorofa yabo isize ibara ryera.

Ishure ryubatse kijambere risize amarangi ryera, ryubakishikwe amatafari. Hejuru mu kirere hari ibicu ubona yuko bifise navyo nyene ibara ryera n'ubururu, ikimenyetso yuko hashobora kuba hagomba hake izuba ryinshi cane, bamwe mu banyeshuri bari inyuma y'iryo shuri.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari, isize n'amarangi yera. Hatondetsemwo imirongo y'intebe zubakishijwe ibiti eka zisharije neza iryo shure. Ku rubaho, inyuma ku ruhome rusize irangi ryirabura.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye kandi ahiye n’inkingi zayo nuko zubatse, imbere barateye amashurwe asa neza asa n'urwatsi rutoto, ifise amadirisha yivyuma nimyango eka barashizeko nakarangi kera.

Amashure yubatse neza cane asakaje amabati yubatswe mumatafari aturiye Kandi ahiye neza cane. Rimwe muriryo rirageretse, ni nkigorofa Kandi risize irangi ryera. Hateye utwatsi turemvye imbere yiryo somero .

Uruzitiro kubakishijwe namatafari ruri mpande y'ibiti birebire vy'amashurwe bitotaye bifise amababi asa n'urwatsi y'urutoto umuryango w'icuma hasi hubakishijwe amabuye avanze n'isima.

Mamashuri yobakishije amatafari asize irangi n'iringi ishaka kwirabura hafise amadisha asanurwatsi rutoto yobakishijwe amatafari aturiye insezene ranga igera hejuru isomero rirerere ifiza n'imiryango umyinshi cane.

Itongo ririmwi cane iryubasimwo inzu bibakishije amatigura isize irange iryera eka hasi basize irange iryirabura hagati yayo mazuhariho yitikirekire igisa kaje ivyatsi vyicare vy'amababi eka n'amashami.

Imuduka nyicane zihagaze impande iyi uruzitiro ko amaze kuzanako ivyatsi hirya hari nzu igeretse igatatu y'i gorofa isize n'amarangi era isakaje n'amabati ateye n'ibiti ivyinsicane bivyo amababi atotaye.

Ibendera ryigihugu cacu rishinze mukibuga kinini cane harimwo n'inzu igeretse gatatu ariko itaruzura iruhande yurwo ruzitiro hicaye abantu abandi nabo bariko bararengana hateye nutwatsi turiko turakura.

Imodoka zibiri, imwe y'ubururu iyindi isize ibara rishaka kwera, zihagaze munsi y'ibiti bitari bike, harimwo bibiri vy'ibigazi bifise amababi n'amashami atotahaye cane; hari n'inzu yubatse isize irangi ryera, n'amatafari ubona ko basize akarangi gatukura.

Ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi eka niry'ibihugu vyo mu buseruko biriko birahungabana, bishinze mu kibanza c'ishuri rikuru ryo mu Nyakabiga. Bamwe mu banyeshuri bahiga bambaye umwambaro w'ubururu bariko baja kw'ishure.

Amazu yubakishjwe n'amatafari eka asakajwe n'amabati ari impande y'igorofa ndende itaruzura igeretse gatatu hateye n'ibiti birebire bisa n'urwatsi rutoto bifise amababi n'amashami atotahaye.

Abahungu babiri bambaye ipantaro uyundi yambaye ikabutura bari hagati iyo amazuru n'uruzitiro gubokishijwe amatafari aturiye eka ndahie hasizire n'irangi gera bariko baca mu nzira yubakishijwe n'isima.

Inzu nini cane igeretse gatatu yubatswe kijambere mw'igorofa. Isakaje amabati, iyindi impande yayo isakaje nayo amategura. Hasi har'ivyatsi, eka hari ikibuga kinini cane kitagiramwo ikintu na kimwe.

Impene iriko irarisha impande y’igiti kidakuze cane kandi atari na kigufi , gifise amashami n’amababi aremvye, afise ibara ry’umuhondo n’ayandi asa n’urwatsi rutoto . Ico giti giteye imbere y’inzu isakaje amabat’atukura.

Idirisha ryamenetse niryo riri impande y' ikibaho ryishure ritoya ry' intango risize ibara ryirabura handitseko n' ingwa yera kurico kuruhome kimaditseho naho nyene hasize irangi ryera.

Imodoka zibiri zi ifisamarangi yera hejuru n'ayubururu hasi zihagaze mu ruzitiro ruri impande y'ibiti birebire bifise amababi n'amashami asanurwasi rutoto bitotaye hasi hameze utwasi dutuya, ariko aho zihagaze nta twatsi duhari www.

Kigeme arikumwe na Basabose bicaye inyuma y'imodoka nyishi cane bambaye umwambaro yo kw'ishuri ishati yera hamwe n'ijipo isa n'agahama. Bar'impande y'igorofa n'igiti kirekire gifise amashami n'amababi atotahaye.

Abana batatu b'abigeme b'abanyeshure bicaye mumusenyi uri impande y'igiti kirekire gifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto. Hirya hamezeho utwatsi, bari mu ruzitiro, rwubakishijwe amabuye n'isima bizungurutse aho hantu bicaye.

Ibendera ry'igihugu cacu c'Ubrurndi rimanitse ahantu mu kibanza atavyatsi bihari hari utubuye n'umusenyi, impande hari amazu yubakishijwe amatafari asizwe uturangi twera ariko asakajwe n'amabati, hariho n'iyindi igeretse gatatu y'igorofa.

Inzu uneni yubakishije rinamatafari isakaje amatigura ekaisizi en i rangi hariho, naho basize abantu bazoza barakarabira nk'aho ari ikimenyetso c'uko ariakazu ka sugumwe hirya nohino ateye ibiti.

Ikibaho canditseho ikirangaminsi c'uko bazokora ibibazo bitandukanye kw'ishure ritoya ryo mu ntara ya Mugunga . K'umunsi w'igenekerezo rya cumi na gatatu z'ukwa gatatu, bazokora ikibazo c'igifaransa no kwinonora imitsi.

Isomero rinini cane ritondetsemwo imirongo ishika kuri ine y'intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti, hasi hasize isima, inyuma hari akabati kugaye ubona ko bakoresha mu kubikamwo ibikoresho bitandukanye vy'abanyeshure.

Inzu ndende cane n'ikimenyetso yuko ashobora kuba ari ishuri isiza amarangi yera n'ayandi ashaka gusa n'ubururu, imbere y'iyo somero hateye ibiti vy'ivyamwa vy'imwembe, kandi biratotaye bifise amamabi n'amashami asa n'urwazi rutoto.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye kandi aturiye risakajwe amabati atukura rifise n'inkingi z'ivyuma basize irangi ry'ubururu. Imbere yaryo hari abantu benshi cane bahagaze: abakuze eka n'abana nk'ikimenyetso c'uko ari isomero.

Abantu babiri bariko baraganira bari impande y'uruzitiro rwubakishijwe n'amatafari rusize n'uturangi twera. Imbere yabo hubatse inzu kandi yubakishijwe n'amatafari isakaje n'amabati. Hameze utwatsi impande yabo.

Igiti kire kire cane gifise amababi n'amashami atotaye, giteye impande y'ibindi vyinshi cane. Eka hubatse n'amazu n'ikimenyetso yuko hashobora kuba ari isomero, n'ivyo biti biteye hagati y'amashure. Hasi hari ibivu ntavyatsi vyahameze.

Inzu ndende cane yubakishije amatafari n'inkingi zayo zikabari uku isize n'irangi iryera ritsima hasi hirya hari ibiti birebere bifise amababiri n'amacami atotaye n'ikimenyetso yuko ashobora kuba ari shuri abana begiramwo.

Inzu ndende cane yubakishijwe n'amatafari ahiye hamwe n'inkingi basize irangi ru'ubururu. Hasize n'isima hateretse intebe zubakishijwe imbaho z'ibiti iryo somero rifise n'amadirisha basize irangi ryera.

Ubuduga wirabura uhagaze ahantu atavyatse ibihari bona yuko arimvu canke bamusenye impande yabo harindi yera ibiparitse mu gatotu k'umuri musi y'ibiti bifise amashami n'amababi y'ubwatsirutoto.

Ikibuga kinini cane c’urukino rw’amaboko, ico cubatse impande y’igorofa ndende cane igeretse gatatu , isize n’amarangi yera. Isakajwe amabati eka hariho n’umwana ar’impande yico kibuga ubona yuko ashobora kubarikar’aja kwishure.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi n'utubuye duto duto, hamanitsemwo ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi, riri impande y'amazu yubakishiwje n'amatafari ,asizemwo uturangi twera, isakajwe n'amabati, nk'ikimenyetso yuko ari ishuri.

Imodoka zera azine zihagaze musi y'igiti kirekire c'amashami n'amababi atotaye iyi ndimwe na yo ihagaze impande y'ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi zira impande y'amazu yubakishijwe n'amatafari aturiye asize n'uturangi itwera.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima uteyemwo ibiti eka harimwo n'amazu menshi cane yubakishijwe n'amatafari kandi asakajwe n'amabati, hamanitsemwo Ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi ico giti gifise amababi atotahaye .

Uruhome rusize irangi rishaka gusa kwera. Rukaba rufiseko urubaho rwirabura rukaba ruzungurukijwe n'ibiti. Rwandikishijweko n'ingwa zera n'izisa n'umuhondo n'imyimenyerezo abanyeshuri bamye barakora.

Ivyatsi vyinshi cane vyameze impande y'utuzuzu dutoduto dufise n'imiryango yegeranye isakaje n'amabati yubakishije n'amatafari, nk'ikimenyetso c'uko ar'utuzu twasugumwe hirya har'ibiti birebire.

Inzu yubakishije amatafari isakaje n' amabati, iriko ikengeri bakoresha mukuvuza iyo abana bageze gukina hateye amateke impande y' iryo shure hari n' iyindi igeretse kabiri basize irangi ryera nayonyene isakaje uko nyene.

Inzu zubakishije amatafari kandi zisakaje n'amategura. Iruhande yazo, hari imodoka zihagaze munsi y'igiti, zifise amababi n'amashami atotahaye. Hirya imbere, hariho n'imodoka yindi yirabura ihahagaze, munsi y'ibendera y'igihugu cacu c'Uburundi.

Amabendera atandukanye niyo ashinze ahantu mu kibanza kinini, kiri iruhande y'ibiti birebire, n'ivyatsi vyinshi cane. Hubatse inzu yubakishijwe amatafari, igeretse nka gatatu canke kane, kubera aho igera ntihaboneka neza.

Inzu yubakishijwe n'amatafari isize n'irangi ryera hejuru, harimwo bimwe mu bikoresho bikoreshwa iyo hageze kwiga. Akarorero: amakaye, ibitabo, eka nico bakoresha mu kuryamako.

Igorofa igeretse gatatu isize uturangi twera yubakishijwe n’amatafari, iri impande yiyindi nzu itageretse ariko isakajwe n’amategura, hamanitse ibendera ry’igihugu cacu c’Uburundi iruhande, eka hateye n’uduti twamashugwe tureture cane.

Ikibanza kinini cane kikiko kirarishwamwo n'impene iri impande y'igiti kirekire, gitotahaye gifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto. Hateye n'igiti c'icamwa c'umwembe kiri impande y'inzu isakaje amabati atukura.

Basabose ni umwarimu yigisha abanyeshuri kw'shuri ryisumbuye. Bambaye imyambaro ishajije cane kuko benshi mbere baranasobetse. Umwe yambaye ishati yera n'ijipo canke ipantaro isa n'ubururu. Basabose ari imbere yabo ariko arabasigurira.

Inzu yubakishijwe n'amatafari isakaje n'amabati iri impande y'amateke afise ivyatsi ubona yuko atotahaye kuko amababi yayo asa neza cane, hejuru hamanitse ikengeri nkikimenyetso yuko ashobora kuba ari kwishure.

inzu y'umuyobozi iteye irangi ryera ika bashizeho ni miryango y'ivyuma n'amadirisha irindi rishaka gusa n'ubururu hari mbere yayo hateye ivyatsi cyane bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto n'ikimenyetso y'uku ari amashunwe asharije iyo nzu

Inzu yubakishij' amatafar' isiz' irang' iryer' ifise n'uruhome rwubakishij' amabuye, imbere harimw' abantu batandukanye, umwe muribo n'umwigeme yambay' umupira wirabura, harimwo n'ibiti bitandukanye, bifis' amababi n'amashami, imbere yaho habonek'izind' inzu.

Imirongo y'intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho n'ibiti, amabati bayategesheje ibindi bipapi birebire, iryo shuri risakajwe n'amabati meza cane ryubakishijwe n'amatafari ahiye, indani muriryo hariho n'ikibaho cirabura.

Kigeme ni Umwigisha yigisha icigwa c'ibiharuro, ari mbere ya bamwe mu banyeshuri bambaye amashati yera, eka ariko arabasigurira, inyuma y'iwe hari kibaho gihometse kugihome cirabura, ubona yuko yamaze kwandikaho imyimenyerezo.

Inzu nini cane y'igorofa yubakishijwe amatafari igeretse kabiri iri i ruhande y'iyindi itageretse isakajwe amabati, hateye udushurwe tw'urwatsi rutoto ariko dufise n'irindi bara ry'umuhondo.

Igorofa ndende cane igeretse gatatu, rifise n'ivyuma, vy'inkingi bisize ibara ry'ubururu ,impande hashinze ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi, hateye n'ibiti birebire bifise amababi n'amashami, hahagaritse n'imodoka zifise ibara ryera.

Igiti ikirekire gifise amashami n'amababiri asa nurwasi rutoto giteye hagati mu kibanza nta kindi kintu kiri mpande yaco hirya hari nzu yubakirizwe n'amatafari aturiye isize no turangi itwera hariho n'ibiti iku mpande yayo.

Inzu nini cane yubakishije amatafari Eka arimwo nibiyo iruhande hari ibiti birebire bifise amababi n'amashami harimo nutuzu uduto uduto ubona y'uko tubakishije tunasakajwe n'ivyatsi tumeze mu twakera.

Imodoka zitandukanye zihagaze ahantu hamwe zifise amarangi atari make harimwo izishaka gusa n'ubururu izera n'izishaka kwirabura ziri impande y'amazu yubakishijwe n'amatafari asakaje n'amabati eka hariho n'ibiti bitandukanye.

Amashure abangabanganywe abiri rimwe risakaje amabati irindi amatugura yose yubakishije amatafari ahiye kandi aturiye. Eka hariho n'ivyatsi vyameze inyuma y'ayomashure ubonako abanyeshure badarutse kuhakorera isuku.

Ishuri ryitiriwe Mutima mweranda ryubatse ikijambere rifise inkingi basize irangi risa n'ubururu ryubakishijwe amatafari eka hariho n'uturangi twera turi kuri yo kandi isakajwe n'amabati.

ibiti bibiri vy'ibigazi bifise amababi n'amashami atotahaye biri impande y'imodoka zibiri zihahagaze imwe ifise ibara risa n'ubururu irindi yera eka biri impande y'inzu isakajwe n'amabati yubatse ifise n'amadirisha y'ibyuma

inzu bubakishije amabuye hasi imbere bakabaratisha irangi ryirabura umuryango wayo usa n'ubururu iyo nzu iteye igomwe kuko indani bashizemwo n'intebe ikimenyetso yuko ashobora kuba ari isomero isize irangi ryera ifise n'amadirisha y'ivyuma

Bamwe mu banyeshuri banse gutaha kugira basubiremwo imyimenyerezo bamye barakora, bariko bimenyereza bimwe mu biharuro, bicaye ku ntebe ziri mw'isomero ry'ishuri ry'intango, harimwo amadirisha asize amarangi atandukanye.

inzu yubakishije amatafari ahiye kandi ifise n'inkingi zisize irangi ryera eka iisomero rinini cyane ubona y'uko bagabuyemwo amashuri atari make imbere yaryo hateye n'igiti gitotahaye gifise amashami n'amababi menshi

Ibiti bitatu vy'amashugwe biteye hagati y'inzu ndendecane y'igorofa igeretse egatatu yubakishijwe n'amatafari isize n'amaranga yera isakajwe amabati na yo nyene impande yindi nzu ifise inkingi zisize irangi ry'ubururu.

Itungo rinini cane ririmwo ivyatsi n'ibiti birebere bifise amababi n'amashami, harimwo n'imisenyi inutuye duto duto, bamwe mu bana bicayeho umwe yambaye ishati canke agapira kera n'ikabutura ritukura.

Amashuri yubatse mu kibanza kinini cane ubona ko giteyemwo n'amashugwe n'ivyatsi biremvye, hariho n'amazu ageretse kabiri asize n'amarangi asakaje n'amabati ubona ko ateye igomwe hateyemwo n'ibiti izo nzu zobakishijwe n'amatafari.

Igiti kirekire cyane gifis' amashami na yo maremare n'amabab' atotay' asa n' urwatsi rutoto, munsi yaco hahagazemw' umunt' afis' iking' ari kurihagarika neza yambay' impuzu zera, ahagaze mutubuye duto duto turimwo n'umusenyi , hari n'umuryang' ukozwe mu cuma has' ufatishijwe nibuye.

Amasomero meshi ane atandukanye imwe muri yo yubakitse kijambere kuko igeretse gatatu, yubatswe mumatafari aturiye, ifise n'inkingi zitandukanye zikomeye, iyindi yubatse impande yayo ifise inkingi isize ibara ry'ubururu.

Ikibanza kirimo itongo rimanitsemwo ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi nk'ikimenyetso yuko bashobora kuba ari ishuri, hirya hubatse inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye isakajwe n'amabati, hariyo n'iyindi igeretse gatatu itarahera kwubakwa.

Abana b'abanyeshure bakiri bato cane, bamwe bambaye abapantaro n'amashati yera, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti, hari n'abandi bari musi y'ibiti vy'ivyamwa bifise amababi n'amashami atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Ibarabara riri impande y'uruzitiro gw'ishuri ritoya ryubakishijwe n'amatafari risakajwe n'amabati iruhande hari n'irindi somero risakajwe n'amategura bamwe mu banyeshuri bariko baca mu vyatsi biteye impande y'iryoshure.

Inzu y'igorofa yubakishijwe amatafari, igeretse kabiri. lsakage n'amabati, ndetse ikaba isize n'irangi. Iriko icaho n'abanyeshuri bambaye imyambaro y'iryo shuri, amashati yera eka n'amapantaro ashaka gusa n'umuhondo.

Ishuri rinini cane ryubakishijwe amatafari risize nirangi iryera risakajwe ninamabati zimwe mu nkingi zaryo risize irirangi riryuwururi ikimenyetso ca mutima mw'iranda kira mpambe y'iryo somero.

Amasahani afise amabara atandukanye. Amwe muri yo asa n'ubururu ayandi asa n'icatsi kibisi eka ayandi n'ayera. Ateretse ku meza y'urubaho harimwo n'ayatukura. Inyuma ku ruhome harirabura eka hasize n'ibara ryera.

Ikibuga kinini cane kimanitsemwo ibendera ryigihugu cacu curubundi ubonako ririko rirahungabana hirya hari ibiti birebire cane bifise amababi namashami atotahaye asanurwatsi rutoto harimwo ninzu zisakajwe amategura

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi dutoduto ubona ko twanse gukura kuko uruhande runini arivu canke ubusize mukirundi ciza, hirya hariho amazu asize irangi ryera n'ubururu asakajwe n'amabati ubonako ashobora kuba aramashuri.

Imodoka yinyinshi cane ni zozihagaze ahantu mu kibuga kinini cane kirimwo umusenyi nituye eduto duto cane harimwo izisize ibara ryera n'izindi zishaka gusana ubururu hirya hariho amazu ageretse gatatu asezanirangi iryera.

Inzu nini cane yigorofa igeretse kabiri isakaje namabati imbere yayo hateye igiti kirekire gifise amababi atotaye asa nurwatsi rutoto hashinze nibendera ryigihugu imbere yayo mumashuri ikibuga kinini kitagira ivyatsi.

Inzu yubakishije amatafari aturiye isize n'amarangi yera isize n'isima hasi, iri impande y'ahantu abanyeshure bahagaze bamwe n'abakobwa abandi n'abahungu, harimwo abambaye impuzu zera n'amapantaro yirabura.

Umwe mu banyeshuri bahagaze imbere y' ishuri ryabo bambaye umwambaro busa n'ubururu eka bahagaze hamwe n'inkingi zisa namwe mu majipo canke amapantaro bambaye ishuri ryabo risize irangiye ibera, kandi ryubakishijwe n'amatafari.

Irangi rishaka gusa kwirabura eka n' iryera niryo riri kwishure ryubakishijwe n' amatafari ubona ari rire rire rifise ibirasi vyinshi cane rifise n' amadirisha asize irangi rishaka gusa n' ugwatsi rutoto.

Intebe zitandukanye zikozwe mu buryo no bwo nyene ubona ko atariw umwe, ariko zikoreshejwe imbaho z'ibiti iri mu nzu ifsigishujwe irangi iryera isakajwe n'amabati hariho n'ibitabo vy'imutobati dutandukanye.

Igeretse kabiri yubakishijwe n'amatafari ahiye, isize n'irangi ryera, ifise n'inkingi zitandukanye n'amadirisha asize ibara rishaka gusa n'urwatsi rutoto. Hateye utwatsi dutandukanye imbere y'iryo somero.

Itongo rinini cane ryubatswemwo amazu manini cane, asakajwe n'amategura; harimwo n'igiti gifise amashami n'amababi atotahaye, asa n'urwatsi rubisi. Hirya hari uruzitiro rufise ibara ry'ubururu.

Inzu isize ibara rishaka gusa n’agahama, ikaba ifise n’utwuma tuyiriko dufise ibara ryirabura, hasi har’isima eka hirya yaho har’ivyatsi birebire bifise ibara risa n’icatsi kibisi.

Ikibuga cumukino wamaboko kirimwo abahungu babiri bambaye amakabutura eka hirya yimodoka risize amabara atandukanye harimwo ayera nayubururu nakandi kamodoka gatoya hirya hari ivyatsi ninzu yubakishijwe amatafari

Inzu ni ndende cane biboneka ko ari amashuri kuko ifise imiryango myinshi cane isize irangi rishaka gusa n'urwatsi rutoto. Yubakishije amatafari ahiye aturiye, isize n'irangi ry'irabura hasi, eka harimwo n'isima.

Ryubakishijwe n'amatafari aturiye, kumpande n'impande isize irangi ryera, isakajwe n'amabati eka ihagurutse cane, n'ikimenuetso cuko ar'ishuri risize isima hasi, hateye imbere yayo n'ibiti birebire cane bitotahaye.

Bigeme batatu b' abanyeshuri bambaye ijepo isanagahama eka n'ishati iyera biboneyeuko ari abanyeshuri bokwishujwa itoya ayirya umunyakabiga bari inyuma y'imiduga myishi cane n'umugabo yambaye ikoti yirabura n'ipantaro ishaka kwera hirya gato hari inzu y'i gorofa andede ifise amatafari ahiye ari yo ayuubakishije.

Ibarabara rirerire rya kaburimbo riri impande y'ahantu hubatse amazu menshi cane asize amarangi atandukanye. Amwe muri yo arimwo ayirabura n'ayera. Hateyemwo n'ibiti birebire ubona ko bifise amashami magufi n'amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto.

Inzu nene cane yobakicije amatafari isize misima indari muri yo hari intebe inyicane zikozwe mu mirongo umyishisha kurine eka n'imbaho ziboneka ko zimaze usirwa irange irya harimwo irange ivyera.

Uruzitiro gwubakishijwe amatafari n' amabuye imbere murigwo hakaba hari amazu menshi cane asakaje amabati nayo nyene yubakishijwe amatafari aturiye kandi ahiye neza hariho n' ishugwe rifise ibara ry' umuhondo rishaka gusa n' icatsi kibisi.

Ikibuga kiremwo ivyatsi ubona yuko bitaragura aneza canke ivyakiwe nizuba, kuko n'ibiti biriimpande y'ico kibuga avyumye, kuko nta mababi bifise ku mpande n'impande hari amazu ubona yuko aramashuri.

Ikibuga kineni cane kirimwo ibivu n'umusenyi gishinzemwo ibendera y'igihu cacu c'uburundi hirya hariho inzu nenicane igeretse egatatu yobakishije amatafari ahiye eka esa kaje n'amabati.

Inzu isize amabara atandukanye muriyo harimwo ayera ayubururu eka n'ayirabura risize n'isima hasi ifise umuryango uriko ibiyo bitandukanye hejuru no mumbavu harimwo n'abantu umwe muribo yicaye kumeza indani muriryo shure.

Abanyeshuri batandukanye bicaye mu ntebe inyinsi zitonze ku murongo bamwe muri bo bambaye amashati y'ubururu ayera eka n'amapantaro yirabura bamwe muri bo barahagaze eka abandi na bo bifashe ku matama.

Ishure rinini Cane rifise ikibuga kimanitsemwo ibendera ryi guhugu , ishure ry yubakishijwe amatafari aturiye neza Cane Kandi asakajwe namabati, kumpande nimpande ubona ko hitya hari ibiti bifise amashami namababi atotaye.

Utubati dutandukanye, twubakishijwe ivyuma ubona yuko bakoresheje kugira dushobore kubikwamwo ibitabu, turi munzu yagenewe gukoreshwa Kugira ibikwemwo ibitabu, eka hariho n'ikibaho gisize irangi ryirabura. Utwo tubati natwo dufise ibara ry'ubururu.

Inzu isize amarangi atandukanye arimwo ayera, ayashaka gusa n'ubururu eka n'ayirabura, isize n'isima hasi, irafise n'umuryango ubona yuko wubakishijwe ivyuma bisize amarangi atukura, imbere hari ivyatsi ubona yuko ari imbere y'urugo canke indani mu mbuga.

Yendera rirya igihugu cacu c'uburundi rimanutse ahantu mu kibuga kitagira ivyatsi ubona yuko ari umusenyi canke ibivu hirya hari ibiti birebire bifise amashami n'amababi atotahaye habunimwo, kandi n'amashuri ubona ko yubatswe mu buryo bwa kija mberee geretse yubatswe mu buryo gw'i gorofa.

Inkingi imwe y' amatafari niyo ishigikiye rimwe mumashure agizwe n' ishure rikuru ryo munyakabiga hateyemwo n' igiti c' umukaratusi gifise amababi n' amashami asa n' ugwatsi rutoto.

Inzu yubakishije n'amatafari aturiye, isize n'amarangi yera ku mpande n'impande; ifise n'imiryango yirabura. Hirya hateye amashurwe, eka hari n'ikibuga kirimwo utubuye duto duto n'imisenyi. Harimwo n'abantu bambaye impuzu zera n'izindi zishaka gusa n'ubururu.

Isomero rinini cane riteretsemwo intebe inyishi cane, zikozwe mu mbaho z'ibiti. Ryubakishijwe amatafari aturiye ahiye neza cane. Hasizemwo n'isima indani muri iryo shuri; harimwo n'utubara twera.

ikibaho ukirekera cyane gifise ibara ryirabura candikishijwe ko n'ingwa yera ubona ko abanyeshuri bamye bariko bariga icigwa c'ibiharuro haboneka ibiharuro byinshi cyane bitandukanye bitariranije ko nk'icenda guteranya rimwe bingana cumi ushize ko indwi ubona ko bica biba cumi n'indwi

ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi n'utubuye duto duto rirya yaho hubatse amazu yubakishijwe n'amatafari asakajwe n'amabati hasizwemwo n'akarangi ikera harimo n'igiti kirim fise utubabi duto duto ariko dusa nurwatse rutoto

Ikibuga kinini cane kiboneka kirimwo igitutu c'uruzitiro; gishinzemwo udukoni twinshi cane ; harimwo amabuye mato mato na maniniya, n'umusenyi. Hirya no hirya ku mpande hari ivyatsi bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto.

inzu isize amarangi ashaka gusa n'umuhondo reka isize n'isima itukura hiryo no hino hari amabuye ubonako ayubakishijwe yubatswe uburyo bwa kijambere hari n'utwatsi duto duto duteye impande n'impande imbere mu kibuga

Inzu isize amarangi yera, yubakishije n'amatafari atondetse ku murongo aturiye. Muri yo harimwo ikibaho candikishijweko n'ingwa zisize irangi ryirabura. Handitseko igenekerezo rya mirongo biri na kane, ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Abana babigeme batatu bahagaze imbere yuwundi umwe yambaye itaburiya yera ariko arabasobanurira ibintu yaje kugurisha kuko uno munsi numunsi mukuru wahariwe igurisha bintu barima mumirima yabo.

Bamwe mu banyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye, bamwe muribo n’abakobwa abandi N’abasore, umwigisha wabo ari imbere ariko arabasigurira, yambaye ishati yera adugije ikintu mu kuboko.

Ndikumana na basa bose bize ibijanye n'ubwubatsi, ariko bakora amazi bambaye ibisarubiti ibisa n'ubururu n'inkofero z'imuhondo zibakingira mukazi kabo ukamisiy ose inyuma yabo hari intebe zikozwe mu biti.

Bamwe mu bana babigeme babanyeshuri bariko barumviriza umwigisha wabo mw'ishuri bicaye ku ntebe z'ibiti eka mw'ishuri hasize irangi ryera n'isima hasi ndikumana numwe muribo yicaye ariko arumviriza.

basabose afise kimwe mucuma bakoresha iyo bariko barakora umuyagankuba arikumwe na ndikumana nawenyene afise zimwe muntsiga bakoresha kukazi kabo bari munzu yubakishijwe amabati eka ikoreshejwe n' ivyuma hejuru.

Ndikumana yambaye isarubeti isa n'urwatsi rutoto, muntoki ziwe afise icuma ariko aragikora kuko n'umwe mu banyeshuri bize ibijanye nogukora ivyuma bikanyisha amata hano kw'ishuri.

Inzu ndende cane y'igorofa yubakishjwe amatafari n'ibiyo, ndetse n'ivyuma eka ifise inkingi ndende zisize bibarariyururu i ruhande hari udushurwe turi impande y'iyo nzu ubona yuko ari vyo bakoresheje kugira bayisharize.

Umwe mu banyeshuri biga ibijanyi n'ugushona bafise zimwe mu mashini bakoresha uwu muga wabo bafise n'ibitenge bariko barakora amwe mu makanzu, bambaye ibisaribeti bisa n'ubururu nk'umwambaro bakoresha buri musi yo bagiye mu myemeyezo yo kw'ishuri.

Bamwe mu banyeshuri bize ibijanye no gukinjika bariko barategura bimwe mu vyo kurya baza guteka saa sita bariko bakoresha igikoni ca kijambere gifise amashiga agezweho, Bambaye umwambaro yera umwe muri bo afise amarori ku maso.

Umwe mu banyeshuri bize ibijanye n'ubushakashatsi ikano kwubaka n'ubuhinga bwa none bariko baritegura ibimenyerezo bariko barakora bambaye ibisarubeti ivyirabura bamwe muri wo yambaye amarori.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye n'imashini nyabwonko no musi baramutse bagenderwa na bamwe mu bayobozi babo bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu bicaye hasi bamwe mu bigisha na bo barahagaze.

Bamwe mubanyeshure bize ibijanye no gukora imodoka, bazindukiye mu kazi kabo ka minsi yose, barimpande yimiduga ibiri bafise kimwe mucuma ciyo modoka bariko baragikora. Bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu.

Bamwe mu banyeshure biga ibijanye no kwubaka, guteranya ivyuma canke gushushanya, uno munsi bazindukiye mu kazi kabo. Bambaye imyambaro itandukanye y'akazi, n'inkofero zabo zisa. Zimwe zirera izindi zisa n'umuhondo

Bamwe mu banyeshure biga ibijanye n'ubwubatsi bambaye amasarubeti asa n'ubururu n'inkofero zisa n'umuhondo. Umwe mu bigisha babo ariko arabereka ukuntu bagomba kuduza inzu bakoresha itafari rimwe ku rindi

Bamwe mu banyeshure biga ibijanye n'ubwubatsi bariko bubaka bimwe mu biraro bigize ishuri ryacu. Bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu, n'inkofero zibakingira zisa n'umuhondo. Harimwo abakobwa n'abahungu.

Bamwe mu banyeshure biga ibijanye n'uguteranya ivyuma , bari mu kazi k'abo ka misi yose, bambaye amarori abakingira ndetse n'ibitambara mu ntoki, kugira ntibashore gusha. Bariko bakorera ku meza y'icuma bambaye ibisaruti bishaka kwirabura.

Abanyeshure batandukanye bicaye mu ntebe bamwe muri bo bambaye impuzu zitukura izirabura, umwigisha wabo ahagaze imbere yabo ariko arabasobanurira ivyigwa vyinshi cane bitandukanye. Bari mu nzu isize irangi ryera eka hasi hariko n'isima yera.

Bamwe mu banyeshure bize ivyo guteranya ivyuma, bariko barakora umwuga wabo. Umwe muri bo yambaye igisarubeti gisa n'ubururu eka n'uturinda ntoke dusa n'agahama. Afise kimwe mu vyuma, ariko aragiteranya yongera agikata.

Abantu beshi cane bicaye mu buryo bw'umuzingi uhese wugaye umwana w'abagabo abandi n'abagore bambaye ibitenge ibitambara mu mutwe eka harimwo n'abafise umubiri w'umuzungu uruko wumviriza ibintu bitandukanye nkikimenyetso cuko bashobora kuba bari mw'ishuri canke mu nama .

Ndikumana n'umwe mu banyeshuri biga ibijanye n'ukwubaka yambaye igisa arubeti igisa n'ubururu n'inkofero isa n'umuhondo kw'ikimenyetso yuko yaje mukazi afise n'ibikoresho bimukingira ingorano ashobora kugirira ku kazi izi ari zo zose.

I mu banyeshuri biga ibijanye no gukora imashini zitandukanye izisya ivyuma ezikatana ivyo zuma nyene eka n'izindi bazindukiye mu kazi kabo ka misi yose bambaye amasarabeti ashaka gusa an'ubururu harimwo abigeme n'abasore.

Bamwe mubanyeshure ,biga ibijanye no guteka bambaye imyambaro yabo yera hejuru n’iyindi ,yirabura eka n’inkofero zifise iryo bara nyene. Bariko bakata zimwe mumboga bakoresha , ibitunguru, ikaroti eka bafise n’amavuta imbere yabo.

Abantu benshi cane bicaye ku ntebe yimbaho zifise n’amaguru y’ivyuma eka mbere n’imbere yaho hariho nutumeza nudutebe dutoduto dukozwe mi mbaho, umugore umwe arahagaze afashe inyakura majwi ariko arababwira ibintu vyinshi cane.

Bamwe mu banyeshuri bize ibijanye no gukata ivyuma no gukoresha imashini zabigenewe bafise imwe muriyo atakindi ijejwe atarukubikata. Ndikumana na Basabose bariko barayikoresha.

Abanyeshuri batandukanyi b'abasore n'abigeme bicaye ku ntebe zubakishijwe n'imbaho eka zifise amaguru y'ivyuma ndi ku mana anabasa bose mwigisha yabatoye kugira baje gusobanurira abandi mbere ntuko ibaho.

Bamwe mu banyeshure bize ibijanye n'uburimyemi eka n'ukworora kijambere, uno munsi bazindukiye batera umuti mu mirima itandukanye yo ku gatumba iwacu. Iyo nayo igizwe n'imyumbati n'ateke

We bu banyeshuri bize ibijanyi eanougukora umuyaga nkuba bafise biwe mu bikoresho bakoresha ku kazi babaye amasarubeti y'ubururu n'inkofero y'umuhundo bw'ibikoresho bibakingira impanuka.

Bamwe mu banyeshure bize ibijanye no gushona ibirato, bazindukiye mu kazi k'abo ka misi yose .Ndikumana na Basabose, ni bamwe muri abo banyeshure. Umwe ari gukora ikambambiri ,uwundi nawe afise ikirato mu ntoki.

Umwe mu banyeshure akeneye kwiga neza yagiye imbere kubaza umwigisha ukuntu bakora umwimenyerezo abandi nabo baricaye bariko baramutega yompi bicaye mwishure ririmwo intebe zikozwe mu mbaho z’ibiti abandi nabo bafise nutu meza twiza cane.

Abanyeshuri benshi batandukanye bicaye mu ntebe zikozwe mu biti bariko bariga ibintu vyinshi mwigisha wabo yicaye imbere ika harimwo abakobwa ari n'abahungu nk'uko benshi mu bigisha bakunda kwicarika abakobwa n'abahungu ku ruhande rumwe canke uwundi.

UM2 mu banyeshuri bigako ishuri ryisumbuye bariko bararabaza ibibazo umwigisha mu mwigemwe umwe o muri bo vasa bose, ariko arabaza kimwe mu bibazo vyabahaye mumwimenyerezo abandi bara inyuma bariko baramwitegereza.

Bikaumu mana n'mwee mu banyeshuri biga ibiyanye no gukora ivyuma yambaye igisa rubeti gisa n'urwatsi irutoto imashini, ariko arakoresha isize irangi iryoubururu hasi n'irangi iryera kejuru ikoreshwa ibintu vyinshi cane bitandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe zubakishije imbaho, zikaba zifise n' amaguru y' ivyuma. Imbere yabo, hari umuntu w' umugore yambaye ipantalo itukura n' amashati kera , ariko arabasigurira ikimenyetso y' uko bari mw' ishuri bariko bariga.

Bamwe mubanyeshure biga ivyo gukora ivyuma bitandukanye harimwo n'imodoka bambaye ibisarubeti bashaka gusa n'ubururu, bafise kimwe mu vyuma bikoreshwa mur'ubwo buhinga ,bamwe bafise eka nabimwe mu bikoresho vyavyo.

Abantu benshi batandukanye bicaye hamwe kumirongo bamwe bambaye ibitenge amashati atandukanye eka abagore bafise imishatsi myinshi imwe irasutse iyindi nayo irasokoje bisanzwe hari n' abafunze ibitambara mumutwe.

Ndikumana na Basabose bize ibijanye no kurima kijambere, uno munsi bazindukiye mu murima wabo aho bazindukiye gushiramwo umwavu w' ikizungu, kugira amateke n' imyumbati ntibizohure n' ingwara. Eka bakuyemwo n' urwiri.

Ndikumana yize ibijanye no gucapa, ariko ashushanya bimwe bubihimba bigize umutwe yahereye ku maso umunwa amazuru, ariko abishira agurupapuro ugwera ekahirya hariho n'ifoto iriko abantu benshi.

Bamwe mu bana b'abanyeshure biga ibijanye no kwubaka canke gukata ivyuma, uno musi bazindukiye mu myimenyerezo yabo yo kw'ishure. Bambaye imyambaro isa na kaki, bafise ironkovyuma, bariko barabiteranya bongera babaza.

Ndikumana ni umwe mu banyeshuri bize ibijyanye no gukora amajwi, uno munsi yazindutse mu kazi kiwe ka misi yose gukora zimwe mu ndirimbo kuko afise abantu benshi bamusavye ngo abakorere amwe mu majwi bashoboye kuririmba ku munsi w'imana.

Ndikumara ni umwe mu banyeshuri bize ibijanye no kwubaka no gukata ivyuma. Afise imashini yabigenewe, ariko arayikoresha. Yambaye isarubeti isa n'ubururu, n'inkofero nayo nyene isa gutyo nyene. Inyuma yiwe hari intebe ndende yubatse mu mbaho.

bamwe mu banyeshuri b'abigeme biga ibijanye no gushona bafise ibitenge imbere eka n'imashini bariko barakoresha mu kazi kabo ka misi yose bambaye impuzu zisa n'ubururu bambara bagiye kwishuri

bamwe mu bana b'abanyeshuri biga ibijanye no gutwara imodoka eka no kuzikora uno munsi bazindukiye mu kazi kabo bafise bimwe mu bikoresho bakoreshe akazi eka bariko barakata bimwe mu vyuma ndikumana na basabobose bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu

Bamwe mu banyeshure bariko biga ibijanye n'imashini nyabwonko ,harimwo bamwe bahagaze abandi baricaye ,bamwe bariko babaza ibijanye n'imyimenyerezo bamye barakora ,umwigisha wabo ariko arabasubiza.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye no gukora imodoka bafise kimwe gucuma gihambaye impande hari imodoka zimwe mu modoka azihagaze n'ikimenyetso y'uko ari zo bazanye gukoresha bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu.

Umwe mu banyeshuri biga ibijanye no gukora umuyagankuba bazindukiye umu mashini ibafasha kurunkika umuyagankuba ahantu hatandukanye ndikumana n'umwe mu banyeshuri biga icocigwa ariko arayikoresha na mwigisha ari impande yiwe ariko aramwereka

Bamwe mu banyeshuri bize ibijanye no guteranya ivyuma, umwe muri bo Ndikumana, yambaye igisarubeti gisa n'ubururu n'inkofero yera, nk'ikimenyetso c'uko afise igikoresho kimukingira ku kazi, kanatsinda ariko ateranya kimwe muri vyo.

Ku mana niumwe mu bahinga bize ibijanye no gukora ivyuma ha kurya y'ibiyaga binini, ariko abakora zimwe mu mashini zifasha gukanyisha amata kw'ihinguriro ryacu yambaye i taburiya isanicatsi dutoto.

Ndikumana na Basabose ni bamwe mu banyeshuri biga ibijanye n'ugukora amamodoka, bari inverse ya bamwe mu banyeshure bicaye ubona ko barushe, bafise bimwe mu vyuma bikoreshwa bariko barakora ingendeshwa.

Abanyeshure batandukanye bicaye muntebe nazo ubona yuko bazitondetse kure na kure zikozwe mubaho zibiti eka zikoreshejwe nivyuma bamwe mubanyeshure bari imbere ni bane bariko barabafasha gutahura bimwe muvyirwa bariko bariga

Ishure ryisumbuye ririmwo abanyeshure batandukanye, bamwe muri bo baricaye, abandi babiri barahagaze bariko basobanurira bagenzi babo. Bicaye ku ntebe zitandukanye zikozwe mu mbaho z'ibiti, hasi hariho n'isima.

Ndikumana ni umwe mu babaji dufise hano ku mutumba iwacu. Yambaye igisarubete c'akazi gifise ibara ry'ubururu n'inkofero itukura. Imbere yiwe hari urubaho ariko arabaza n'ibiti vyinshi biri hasi akoresha akazi kiwe.

Umwana w' umwigeme umwe yambaye ipantaro n' ishati arahagaze mwishuri abandi nabo baricaye hariho n' umwigisha wabo ari imbere nk' ikimenyetso ko ashobora kuba amubajije ikibazo canke ari ikosa yoba ashaka kubakosora.

Inzu nini cane isize irangi ryera ifise n' umuryango w' igiti c' imbaho iteretsemwo imeza ndende cane ya icuma iriko utwuma dutandukanye kuruhome hariho igipapuro gicafyeko ibintu vyinshi cane.

Ndikumana n'umwe mu banyeshure biga ibijanye n'ibidukikije, arikumwe na mwigisha afise umubiri w'umuzungu ,bafise kamwe mu dusorori baduteretse ku meza ifise urubaho rw'igiti n'amaguru y'icuma ,bari mw'ishure.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye n'ubuganga uno musi baramukiye baja ku bitaro bikuru aho bari bagiye gusubiramwo bimwe mu vyirwa bijanye n'ubuvuzi imbere yabo hari igipupe bariko barakoresha mu kwigiraho bamwe bambaye amataburiya yera ayandi ay'ashaka gusa nagahama.

Abanyeshuri batandukanye bari mu nzu ikorerwamwo ubushakashatsi canke ikorerwamwo ibintu bijanye no gushona canke guteranya ivyuma, bahagaze imbere y'utumeza twubakishijwe imbaho, bari mw'ishuri ryubakishijwemwo n'amatafari ubona ko aturiye.

Ndikumana, arimunz 'ikoregwamw' ivyuma bitandukanye kubera no mu ntoki ziwe yambay' uturinda ntoki n' ivyuma bimw' arik' arakoresha, hirya yiwe har' abandi bagabo babiri bambaye n' abonyen' uturinda ntoki barimunz' isiz'irangi ryera.

Mu banyeshuri biga ibijanye n'ubwubatsi bazirutse baraba aho ishuri bagiye kubaka arigeze umusenyi namawuye n'isima i vyo bimaze gukoreshwa aha nini bambaye zimwe mu muzu bakoresha mukazi n'inkofero zera no muyambaye iyitukura.

Bamwe mubanyeshure biga ibijanye n’imashini Nyabwonko, bazindukiye mumyimenyerezo itandukanye mw’ishure. Bar’imbere ya zimwe mu mashini basanzwe bakoresha ako kazi kabo. Umwe muribo yampaye agafuka munwa kirabura eka n’akandi gasa n’ubururu n’akera.

Ishure ryisumbuye rya kaminuza harimwo abanyeshure batandukanye bakuze bamwe nabakobwa abandi nabo nabahungu umwigisha wabo numuzungu imbere yabo ariko arabigisha ibintu bitandukanye bamwe bambaye impuzu zirabura abandi bambaye izera

Ndikumana na Basabose umwe yambaye itaburiya ishaka kwirabura uwundi nawe yambaye iyisa na kaki. Bafise ivyuma imbere yabo Bafise n'ibindi bintu bibakingira mu maso bibarinda imishwarara y'amatara kuko bariko barasudira.

Kumana na Basabose ni bamwe mu banyeshure biga ibijanye nukubaza, imbere yabo har'intebe ikoreshejwe n' ibiti, ubona yuko bayikoze neza caneishobora kugurishwa, bambaye ibisarubeti vy' ubururu bariko bakorera iruhande y' inzu y' ubakishijwe amatafari.

Abanyeshure batandukanye bicaye ku ntebe zikozwe zimwe mu mbaho, eka zikoreshejwe n'ivyuma. Imbere yabo hari umuntu w'umugabo afise umubiri w'umuzungu, akaba ariko arabigisha. Murabo banyeshure hakaba harimwo abakobwa n'abasore.

Inzu nini cane isize isima hasi irimwo intebe zitandukanye, zicaye ko abanyeshuri ubona yuko bariko bararaba abantu babiri bari imbere yabo bariko barabasigurira, ikimenyetso yuko bari mw'ishuri bariko bariga.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanyu no gusiga amarangi no gushushanya bari mu kazi kabo bu kamisi yose bambaye amasarumiti asanururu n'umugabo ari impande yabo yambaye ikoti yidabura bose hamwe ni bane bariko bashushaniriza hagati imubii na akameza akabo kariku ibikoresho.

Bamwe mu banyeshuri biga ibijanye enobwubatsi bazindutse mu myimenyerezo n'umwigisha wabo afise impapuro zera, ariko arabakosora bambaye ibisarubeti vyirabura n'ibindi bishaka gusa n'ubururu bamwe muri bo na bigeme abandi n'abaga gabo bambaye inkofero z'umuhondo n'izo uwururu.

bamwe mu banyeshuri biga ibijanye n'ubushakashatsi ni bane bari kumwe n'umwigisha wabo bafise tumwe mu twuma bakoresha icyo gikowa canke iyo hageze ko biga bambaye amataburiya yabo asa n'icatsi gitoto n'amashati yera indani

Bamwe mubanyeshuri biga ibijanye no gukora ivyuma eka no kuraba ibintu bitandukanye bijanye n'imoteri bari kumwe n'umwigisha wabo n'abandi banyeshuri batandukanye. Bambaye ibisarubeti bishaka gusa n'ubururu, umwigisha nawe yambaye ishati n'ipantaro.

Bamwe mubanyeshue biga ibijanye n'umuyagankuba bari mw'ishure eka bahagaze imbere y'abigisha babo bariko babereka bimwe m'ubuhinga butandukanye babigishije. Bambaye amasarubeti y'ubururu umwe n'umuhungu uyundi n'umukobwa.